inshuraansii bitachuu wanta baay'ee gorfamuudha sababaisaas namoonni balaawwan hin eeggamne gara fuuldurasa mudatuuf akka hin dandamedu fi balaa sanirraa akka haala miidhamneen kan isa gargaarudha wanta'ef inshuraansii bitachuu qaba

Boondiiwwan biyya keenya keessa jiran yeroo ammaatti sirritti beekamaa kan ta'e boondii hidhaa haaroomsaa laga guddichaa abbayaati kunis nama xiqqaa dha hanga guddaatti boondii kana bitaa hidha kana ijaaraa kan jiraniidha.

Boondiiwwan boondiin diinagdee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphata. sababani isaas yoo qaala'insi jireenyaa biyya sana keessatti mudate mootummaan qaala'insa jireenyaa sana sirreessuuf jechaa boondiiwwan kana baasuudhaan gurgura kunis qaala'insi sun akka sirratuu godha.

Gaabaa qiinxaboowwanii fi butiika iddoo kanatti galteewwan gara garaa ilma namaa barbaachisan iddootti gurguramuudha. Namoonnis gara kana dhufuudhaan wantoota isaan barbaadan fakkeenyaaf kan akka nyaata, kafaana fi meeshalee gara garaa ta'uu danda'a iddootti argataniidha.

Dhiyeessiiwwan uummataa gosa hedduutu jira. Kunis fakkeenyaaf hawaasa hundaa giddu galeeffachuudhaan kan hojjetamudha. Kan akka Karaa, Bishaan, Ibsaa akkasumas manneen barnootaa ta'uu danda'a. Mana yaalaa ta'uu danda'a. Kan kanaafi kana fakkaatani.

dunkaanot annan gurguran duunkaanoot annan gurguran kun jiraachuun isaanii faayidaa hedduu qaba sababniisaas yeroo amma namoonni annan fakkeessanii kaan annanitti bishaan naqanii yeroo isaan gurguran ni mul'ata kanaaf immoo duunkaanota annan gurguran jiraachuun isaa hawaasni aannan qulquliina qabu akka argatutaasisa

boondiiwwan gosa heddutu jira kanas boondii yeroo gabaabaa, boondii yeroo giddu galeessaa, akasumas immoo boondii yeroon dheeraa ta'uu danda'a boondiin kunis akkaataa umrii isaanirratti hundaa'uudhaan dhala adda addaa qaba.

gurgurtaa meeshaalii manaa kun jiraachuun isaa dirufjeeriin ilmanamaakissatti gay'iguddaa xabhata saamisaas namni tokko jiraachuuf meeshaalii mana keessatti fayyadamu hedduutu jira kan immoo iddoo gurgurtaa sanaan haala salphaatain akka hinni biteetti fayyadamuuf haala hinjeessa

boondiiwwan gara garaa bituun hawaasa birratti baratamaa dhufee dha sababni isaas boondiiwwan kun malleen itti qabeenya keenya boro kufachuu keessaa isa tokkoodha dabalataanis immoo dhalawwan garagaraa irraa argachuu nu dandeessisa waan ta'eef hawaasni hundi boondii bitachuu qaba

Madda kaffaltii dijitaalawaa maddii kaffaltii dijitaalawaa kun faayidaalee hedduu qaba. Haa ta'utii malee yeroo baay'ee namoota irratti miidhaawwan gara garaa yeroosaan gessisan in argina kunis namoota gawwoomsuun maallaqaawwan namoota irraa gara namoota biratitti yeroosaan daddabarsan in argina.

inshuraansii inshuuraansii bitachuun namoota hundaarraa kan eeggamuudha sababbiin isaas balaawwan gara garaa biyya keenya keessatti nu mudhachuu danda'a balaa fi midhaawwan garagaraaf akka isaaxilamneef immo insuraansii kan qabaanni beenyaaawwan addaardannuu kafaluu danda'a wanta'e midhaa isanirradan akka dandamanu nu godha

gabaa qinxaaboowwanii fi butika iddoo kanatti oomishaalee gara garaatu gurgurama. kunis oomishitumaa waayisanii dabaluu keessatti ga'ee qaba.. dabataanis akka maddagalii namoota oomisha sana irratti hirmaataniif illee ni tajaajila kana irratti xiyeeffannaan hojjechuu qaba.

dhiyeesiiwwan ummataa kun jiraachuun isaa jireenya hawaasaa akka saffisu godha. kunis haala salphaateen wantoota hanqinna qaban irratti yeroo gabaabaa keessati akka inni argatuuf haala miijessa waan ta'eef jireenya dhala namaatiif baay'ee murteessoodha.

biyyi tokko inshuraansii qabaachuu qabdi sababbiin isaas miidhaawwan garagaraa kan akka nam tolchee fi uumamaa yeroo ga'utti akka daftee damdamachuu dandeessutti inshuraansii kana qabaachuu irraa dirqama biyya kamiiti

gaba qinixxaaboo fi buutikiiwwan kunniin dhiheessiwwan gara garaa hawaasni barbaadu dhiheessuudhaan kan beekamaniidha. kunis jireenya hawaasaa keessatti ga'ee guddaa taphatu sababni isaas namoonni gurguran gara kana fidachuun gurguratu. akkasumas immoo namoonni bitachuu barbaadan gara iddoo kana dhufanii bitachuu danda'u.

gurgurtaa meshaalee mana namoonni kalaqa meshaalee gara garaa mana keessatti faayyadaman hojjechuun gara gabaa kanatti dhi, essu kuns faayida hedduu qaba sababni isaas namoonni gara kana fidanii gurguran kun madda galiira argatu dabalataanis namoota biraan gah.u

annan gurguran dunkanaan annan gurguran kun jiraachuun isaanii oomishni aannanii akka hin banne fi yeroo gabaabaa keessatti namoota bira akka ga'u taasisu .dabalataanisi immoo oomishtota irraa bituuf akka madda galii isaaniitti illee ijaajilamu.

dheesiiwwan ummataa dheesiiwan ummataa kun ummata hunda gidduu galeeffachuun kan dhiyaatudha haa ta'uti malee namoonni mortaawaata'an dheesiiwwan kanaa yeroo isaan seeraadhaalaaltti fayyadama in argina kunis hawaa samiidhuu keessatti ga'ee guddaa qaba

dheesii wanummataa dheesii wanummataa kun karaa mootummaatiin kan dhi'aatu yommuu ta'u haa ta'uti malee yeroo hawaasni dheesiiwwan hawaasni kun itti waliin fayyadamu kan yeroon karmalee dhokaan immoo seera qabeessa alaatiin yeroon itti fayyadamu in argin

bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti namoonni konkolaataa gurguran hedduutu jira kunis galii isaani dabaluu keessatti illee gahee guddaa taphata dabalataanis immoo jiruuf jireenya isaanii gurgurtaa konkolaataa kanaan adeemsisu kun immoo namoota hojii hin qabneef hojii uumuu keessatti illee gahee guddaa qabu

giddugalli gabaa jiraachuu kun ga'ee guddaa biyya tokko keessatti taphata sababiin isaas madda galii biyya tokkotti kana kan jennuus gibirawwan gara garaa mootummaa iddoo giddugala gabaa kanaa funaanuun in argina. kunis immoo galii mootummaa kaan immoo biyya sanii dabala.

dunkaanota annan gurguran biyya keenya keessa duunkaanowwan annan gurguran hedduutu jira kunnis namoota yokaan immoo mootummaan namoota hojii dhabeyyi walitti gurmeessuudhaan annanaa garagaraakka isaan gurguraniif kan haala miijessuudha kunis annan yeroo isaatti eeggate akka gurguramuu godhan

duunkaanoota aanna gurguran oomisha aannanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphatu sababni isaas namoonni horii horsiisanii aanna kana oomishani iddoo gabaa aannanitti gurguraatan kana argatan oomisha isaanii caalmatti dabalanii akka isaan oomishanii gabaaf dhiyeessaniif haala mijeessa.

inshuraansiin namoonni inshuraansii bitatan yeroo lafaa galmaa'uudhaan qabeenya yookaan immoo maallaqa ni kafalu haa ta'uti malee balaawwan garagaraa yoosaan mudate immoo inshuraansiin kun kafaltii isaan kanfalan irraa ka'uudhaan namoota kanaaf beenyaa kenna.

boondi bituun hawaasa birratti jajjabeeffamuu qaba sababani isaas malleen qabeenyatti kufatan keessaa isa tokkodha wanteef inni dabalataan immoo boondibwan bituun faayidawwan garagaraas qaba inni dhalawwan garagaraa akka irraa argannuuf illee haala nu mijeessa

boondiin diinagdee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphata. tokkoffaa qaala, insi jireenyaa akka hawaasaa kessatti hin mudanne yoo mudates akka sirresuutti ilaallama . lamaffaan immoo wanta biyya isaan keessatti ijaarramuu qabuuf hawaasni waloomaan ta'un boondii kana bitachuudhaan akka inni ijaaramuuf gumaacha guddaa godha.

Inshuraansiin dhaabbata yeroo ammaa biyya keenya keessatti baballataa dhufeedha. Kunis faayidaa guddaa qaba.

Hoteelota. hoteelonni yeroo ammaa tajaajilawwan adda addaa hawaasaaf yoo kennan ni argina. Kunis hawaasa biratti akka isaan fudhatama qabanii fi tajaajila isaanitti namoonni akkasaan filannoo isaan taasisan godhuu keessatti gahee guddaa kan taphatudha. Kanarratti immoo namoonni yeroo isaan fayyadaman ni argina

hoteelonni kun tajaajilawwan hedduu kanof keessatti qabate nyaata dhugaatii iddooba shannanaa kasumas immoo iddoowwan ispoortiiwwan garagaraa hakaan jabeenyi qaamaa namoota ittin hojjetan hedduutti jira kunis kan akka iddoo bishaan daakafaa ta'uu danda'a

inshuraansii gosa hiddatu jira inshuraansii qabeenya akkasumas immuo inshuraansii fayyaa namaa ta'uu danda'a kunis qabeenyawwan garagaraarra miidhaan hogee daabalataanis immuo fayyaa namaa saba adaaddaatiin yoo dhibeen garagaraasa mudate akka inraa dagdamatuuf ga'ee guddaa qaba

Dhihessiwwan ummataa dhiheesiiwwan ummataa gosa hedduutu jira kunis hawaasni kan itti jajajlamuufi dhimma itti ba'uudha mootummaanis wantoota hanqina qaban irratti hundaa'uudhaan dhiheesiiwwan kana yeroo hawaasa biraan ga'u ni argan kanas immoo mootummaan cimeetti fufuu qaba sababiin isaas hawaasa hunda fayyaduudha waan ta'eef.

madda kafaltii dijitaalawa. madda kafaltii dijataalawa kun jiraachuun isaa namoonni tajaajilawwan garagaraa iddoo tokko ta'anii akkasumas immoo kafaltiiwwan adda adda akkasaan argataniif kan haala miijessuudha. kunis yeroo fi humna namaa qosachuu keessatti illee ga'ee guddaa taphata.

baankii fi waldaan hojii gamtaa dhaabbatotni kun yeroo ammoo biyya keenya keessatti baay'ee beekamaa dhufeedh. kunis hawaasni ilaalcha baankii qabu keessatti jijjirama waan dhufedha. namoonni ni qusatu. akkasumas immoo baankii kanirraa liqaawwan garagaraas ni argatu

maddee kafaltii diijitaalaaa kon faayidaawwan hedduu qaba kunis humna namaa fi yeroo namaa gossata haa ta'otin malee yeroo kafaltiiwwan akkanaa raawwatamu namoonni dogongoruu danda'u dogongoraanis gara namoota biraatti kafaltiiwwan adda addaa dabarsuu danda'u

maddii kafalte dijitaala'aa maddii kafalte dijitaala'aa kun akkuma faayidaa qabu miidhaalee garagaraas qaba yeroo baay'ee hawaasa irratti doongorsawwan garagaraa yoosaan namoonn raawwata in argina kanaa irratti immoo namoon dhigma isaanilaallatu hawaasin akka dugongore gochuu keessatti gahee guddaa qabu

Hoteelonni gosa hedduutu jira hooteela xiqqara kaasani hanga hooteela guddaa biyya keenya keessatti arguu dandeenya kunnis tajaajila namootaaf kennu irratti kan hirmaataniidha. Dabalataanis immoo caarraa namoota hojii hedduuf illee banannii of jalatti hojjijisu.

giddugelagabaa giddugelaa gabaa kanatti galtiiwwan gara garaatu gurgurama namoonnis wantootasan barbaadan hiddoo tokkotti waan argataniif gara giddugela gabaa kana dhufuudhaan hukkaataasaan barbaadani fedhii isaan irratti hundaa'uudhan wanta barbaadan san bisasanii gara aman isaanii akka galan isaan godha

Gidduugala gabaa kanatti waljijjirrawwan meeshaalee garagaraa tu raawwatama kunis namoonni oomisha isaanii gara kanatti fitachuudhaan warra daldalaniif lee gurguratu warroonni bitachuu barbaadanis gara kana dhufuudhaan warra daldalaa kana irraa bitatu.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

Baankii fi waldaa hojii gamtaa ta'aajilawwan gara garaa yeroo isaan hawaasaa biraan ga'an ni argina. Kunis namoonni akka maallaqa isaanii hin qisaasessine gara baankiitti fiduudhaan qusatu dabalataanis immoo yeroo isaan liqaawwan gara garaa barbaadan gara baankii kana dhufuudhaan carraa liqqaa argatu.

bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kaitti konkolaatamuun gasa dattu gurgurama namoonni gara kan fudhan konkolaataasaan barbaadan irratti hundaa'uun kan bitataniidha kunis bakka tokkota argachuu isaaniitiin namoota yeroofi humna isaanii qusachuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba

hoteelota hoteelonni yeroo ammaa filaxm dhufa sabamsaas ta'ajilawwan garagaraa waan kennaniif namoonni gaayila isaanii guyyaa dhaloota akkasumas immoo sagantaawwan gara garaa qaban gara hoteela kanatti deemuudhaan ni adi'amsissu kunis immoo jiruuf jireenya dhamanamaa keessatti haala gaarita

Boondiiwwan. boondiiwwan faayidawwa hedduu biyya tokko keessatti qabuu fakkeenyaaf qabeenya nama sanii dabaluu keessatti illee ta'e akkasumas immoo dandettii qabeenya isaatti kuufatudha wan ta'ef faayidaa hedduu isaaf argamsiisa kana irraa hundaa'uudhaan namoonni akka isaan boondi bitatanii qabaatan jajjabeessuu qabu

gabaa qinxaabowwanii fi butika iddoo kanatti gosawwan gara garaa gurguramuu dandaa'a. fakkeenyaaf kan akka gosawwan midhaanii kan akka kudururaalee fi mudurraalee garagara kan akka kafanaa, kan akka qopheewwani fi meeshaaleewwan gara garaas ta'uu danda'a iddoo kanatti kan gurguramu.

Mana bunaa fi mana nyaata yeroo baay'ee namoonni tokko kan lama yookiin sadii ta'uudhaan mana kana banuudhaan yeroo isaan hojjetan ni argina. kunis madda galii isaanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphata. Sababni isaas tajaajilawwan gara garaa namoota hedduudhaaf guyyaatti kennaa waan oolaniif.

hooteeloonni tajaajilawwan garaagaraa hawaasaaf ni kennu. fakkeenyaf kan akka nyaataa dhugaatii bashananaa akkasumas immoo iddoo cisichaas namoota ni kennu. kun immoo hawaasni gara kana dhufee tajaajilawwan garagaraa kanarra akka hirmaatuuf haala mijeessa.

hooteelota biyya keenya keessaa hooteelowwan gosa hidduutu jira kunis guddina biyya tokko keessatti gahee guddaa taphatu tokko ffaa namoota hojii hin qabnee hojiilaachuu keessatti illee n hirmaatu wanta'ef dabalataanis immoo baddagaliiwwan garagaraa biyyoota keessaaf biyyoota aalaa hiduu keessatti illee gahee guddaa qabu

Gidduu gala gabaa iddoo kanatti iddoo waljijjiirraa meeshaalee garaa garaati kunis namoota 2 kaan namoota bituu barbaadani akkasumas immoo namoota gurguruu barbaadantu gara kana dhufa isaanis oomisha isaanii fuddachuudhaan gara iddoo kanatti gurguraatu namoo nimitachuu barbaadanis gara iddoo kanatti dhufuudhaan akka bitataniif haala mijeessa

mana buunaa fi manneen nyaata. manneen kun gahee guddaa qabu biyya tokko keessatti sababin isaa namoota hojiiin qabnef hojii ummu akkasumas immoo madda galiiwwan garagaraa waan ta'aniif biyya tokko guddisuu keessatt illee akka gahee qaban waan beekamuuf mootummaan sirritti deeggaruu qaba.

gabaa qeentaa wowwaniifi butika kunnien wantoota hedduu ilma nama barbaachisan kamafkeessatti qabatuudha kan akka nyaataa gosa midhaanii gosaa mishaalii kasumas immoo kafanaa fi kopee kan kana fakkaatan ta'uu danda'a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

Madda kanfaltii dijitaalawaa kun kan baratame baay'inaan baankiiwwan keessatti. Kunis karaa bilbilaatiin yokaan immoo karaalee garaa garaatiin kanfaltiiwwan dijitaala'aa raawwatamuu ni danda'a. Kunis yeroofi humna namaa qusachuu keessatti gahee guddaa qaba.

boondiiwwan gosa heddutu jira innis yeroo dheeraa, yeroo gabaaba ,akkasumas immoo gidduu gali jannee bakka sadiiti ilaaluu dandeenya kan qoonnees immoo omrii yookaan turtii isaan qablan iratti hundaa'uudhaan akkuma turtii isaan irratti illee hunda'uudhaan immoo dhalli isaanis garagara

Gabaa qiinxaabowwaniifi buutikii kunniin jiraachuun isaa biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphatu oomishaf omishtummaa dabaluu caalaatti akka madda galii mootummaa tokkottilee in laalla . sababniisaas iddoo kanatti gibiraa fi taaksiiwwan garagaraatu funaanama.

maddee kafaltitti ijitaalu'aa maddee kafaltitti ijitaala'aa kun faayyidaa hedduu qaba sababbiin isaas namoonni bakka tokko ta'anii gara mana baankii deemuu su irraan eeggamiin kafaltiiwwan garagaraa ukaan immoo dadda barsawwan maallaqaa biyyaa fi biyyoota aalaa keessatti raawwachuu waan sadandeechisuuf

hooteelota biyya keenya keessatti hooteelaawwan gurguddaa ijaaruun wanta barataamaa dhufeedha kunis guddina diinagdee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa kan taphattuudha. sababbiin isaas tokkofaa namoota hojii hin qabneef hojii uumuuta'a. lammaffaan immoo madda galiiwwan garagaraa in argamsisa.

dunkaanota annan gurguran dunkaanotn annan gurguraun kunbaayyachuun isaanii oomishaananii dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabatu sababni isaas aannan yeroo gabaabaa keessatti wanta baduu danda'uu dha haa ta'uti malee duunkaanootni ikunoo jiraatan namoonni daddafanii akka raabitaniifi akka gurguramutaassu

inshuraansii namoonni yeroo ammaa inshuuraansii bitachuuf arkaatti qabadu sababbiin isaas balaawwan garagaraa biyya keenya keessatti in mudata kunis immoo namoonni akka haala gaarii irraa dandamatan yookan immoo miidhaa cimaa akka isaanirra hingeenye godhuu keessatti ga'ee guddaa tabata waan ta'eef

maddii kanfaalti diijitaa, maddii kanfaalti diijitala kun jiraachuun isaa osoo maallaaqa of harkaatti hin qabaatiin yokan immoo karaa akaawunti irraan namoota biraatiif erguu kan dandeenyuudha kuniis haannii akkaa in baabaalanne godhuu keessatti gahee guddaa qabaa.

maddii kafaltii dijitaalawaa kun yeroo baay'ee baankiiwwan keessatti kan balatamiidha haa ta'utii malee yeroo amma ammoo namoonni birbila isaan irratti madda kafaltii kanaan yeroo isaan raawwatan in argina kunis saffisa kafaltiiwwan adda addaa biyyoota fi biyyoot alaa taanee kafalwa ka dandeeny hin xaasisa

Dunkaanoota aannan gurguran dunkaanoota aannan gurguran kun jiraachuun isaanii qulqullina annanii isaa eeggame fi yeroo saffisaatti hawaasa biraan akka gahamuu danda'u kan godhanidha, sababni isaa aannan yeroo gababaa keessatti baduu danda'a haa ta'utii malee dunkaanoonni kun wantiittiin kuusaan qabu.

Iddoon gurgurtaa meeshaaleen manaa jiraachuun isaa oomishtoota fi warroota bitaniif faayyidaa hedduu qaba sabamisaas namoonni oomishaalii kana gara gabaattu dhi'effata dabalataannisi immoo namoonni meshaalii kana barbaadan gara kana dhufuudhaan bitachuu danda'u.

dunkaanota annan gurguran kana baballisoon faaydaa hedduu qaba sababanisaa aannan haala salphaatiin akka hin hinbanne kasumas immoo yeroo dheeraadhaaf akka turuu fi namoota fayyadaman biraa yeroo gabaabaa keessatti akka godhu keessatti ga'ee guddaa qabuamti

Hoteelonni tajaajilawwan garagaraa kennuun beekama. Kunis kan akka nyaataa fi dhugaatii iddoo ciisichaa akkasumas immoo iddoo bashannanaawwan immoo namoonni iddootti bishaan kan qulqullinni isaa qabu jira. Namoonnis gara kanatti ijoollee isaaniifi maatii isaanii faana dhufuun ni bishannanu.

Gugurtaa meeshaalee manaa iddoo meeshaaleen manaa itti gurguramanii fi gosoota heedduutu jira. Kunis faayidaa guddaa qabu.

Dheessiiwwan ummataa ni dhiyaatu haa ta'utii malee hawaasa biratti hanqiniwwan garagaraa ni argina kunis fakkeenyaaf dheesiiwwan kana irratti ilaalchi isaan qaban gadaanaa wanteef hawaasani suun yeroo inni qisaasessuu fi akka hojirra hin ollee godhun argina.

Maddii kanfaaltii dijitaalawaa kanfaltiiwwan kaan irraa kan isa adda taasisu sa'aatii digdami afur hojjechuu isaati. Namoonnis yeroo isaan barbaachisetti kanfaltiiwwan kan garaa garaa raawwachuu danda'u. Fakkeenya bittaaf gurgurtaa akkasumas immoo daddaabarsa maallaqaa nannoo tokko irraa gara nama biraa ta'uu danda'a.

Gurgurtaa meeshaaleen manaa iddoo kanatti meeshaalee manaa gosa garagaraatu jira. kunis meeshaaleen manaa faayidaawwan hedduu mana keenya keessatti nuf keennanirratti hundaa'uudhaan namoonni yeroo isaa gara kana dhufuudhaan akkasaan bitataniif haala kan mijeessuudha. kanaafuu iddoo kanatti galteewwan meeshaalee garagaraatu jira.

maddii kafaltii dijitaala'aa kun kafaltiiwwan garagaraa addunyaa irratti akka kafaluu taasisa kunis yeroo namaa fi humna namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa taphata dabalateessi immoo dinagdee biyya tokkos akka guddatu in godha

gurtaan meshaalii mama iddoo kannatti mishaalii gara garaa mana keenya keessattitti fayyadamnu iddootti gulguramu dha namoonis gara kana dhufuudaan meshaalii akkaataasaanii barbaadan irrrat hundaa'uudhaan meshaa kana bitaachuun gara manasaanii galanii itti tajaajilamuu fi hojii irraa itti olchuu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

Hooteelota. Namoonni yeroo hammaa maatii isaanii faana gadi ba'anii yeroo isaan bashannanan, hooteelawwan gurguddaa filannoo isaani taasisu. Kunis tajaajilawwan isaan barbaadan hunda guuttatee waan qabuudha. Kan akka nyaataa, dhugaatii, iddoo ciisichaa akkasumas immoo iddoo bashannanaa garaagaraa qabata.

dhiesiiwwan ummataa biyya tokko keessatti guddinasaffisaatee fidoo dhieesiiwwan ummataa kana baballisuun barbaachisaadha sababiinisaas hawaasni hundi akka walqixatti fayyadamu godha waanteef hawaasnis dhieesiiwwan kana haala gaariin itti fayyadamu qaba

boondiiwwan gosa hidutu jira akka keenyatti kaasuuf biyya kensa kan jiru boondii hidhaa laga haroomsa abbayyaa guddaatu jira kanairratti hawaasi hundu hirmaachuudhaan yeroo boondii kana bitatu in argina kulis jaala labiyya malleettiindhibsinuudha

Dhiheesiiwwan ummataa, dhihesiiwwan ummataa gama mootummaatiin kan dhiyaatan yomuu ta'u kunis hawaasa hundaa tajaajiluu keessatti gahee guddaa taphataa. Mootummaanis kan xiyeeffate dhiyeesiiwwan kana dhiheessu yeroo baay'ee wantoota hanqiina qabaan irratti hundaa'uudhaan waan ta'eef hawaasa hundaa fayyaduu keessatti ga'ee guddaa taphaata.

dukanta ana gurguran dunkaanaot anna gurguran kun jiraachuun isaanii faayilaa heddoo qaba tokkofaa namoota hojii hin qabneef hojii uumoota hoo danda'a inni lammaffa ammoo omishaananii illee gabaluu keessatti ga'ee guddaa taatuaaffaan mootummaadhaa f gibira addaaddaakka fura

gurgurtaa meeshaalee. manaa meeshaalee manaa gosa heddutu jira. isaanis tajaajila isaan kennan irratti hundaa'uudhaan garaa garaatti qooduu dandeenya. fakkeenyaaf kan nyaatatti bilcheessinu kan akkasumas immoo mana keessatti tajaajila bu'ura biraa keessatti illee kan nuuf olantu jira.

maddii kafaltii dijitaalawaa kun yeroo amma namoonni yeroo saanitti fayyadaman in argina. sababiin isaas yeroo fi huna namaa qosachuu keessatti ga'ee guddaa taphata. namoonni gara baankiiwwan gara garaa deeman osoo irraan hin eeggamiin manuma isaaniitti ta'anii kafaltiiwwan kana yeroosaan raawwata in argina.

baanki fii waldaa wajjii gamtaan kun dhiqaa fi qusannaa ummataaf kennuu keessatti gahee guddaa kan tabataniidha kunis namoonn akka jiruuf jireenya isaanii foyyiffatanii dinaddee isaanii gudhu keessatti gahee guddaa kan tabataniidha kun immoo gahee guddina dinaddee iaa tokoo keessatti qaban agarsiisa

Boondiiwwan. Boondiiwwan biyya keenya keessa jiran keessa tokko boondii hidha haaroomsaa laga Abbayyaati. Kana irraa namoonni mindaa isaanii ji'aa irraa muruudhaan boondii kana ni bitu. Kunis gumaacha hidha haaroomsaa keessatti olaanaa qaba.

gurgurtaa meeshaalii manaa meshaaliin manaa gurguramu isaanii faayilaa hedduu qaba sabamisaas namoonni jireenya isaanii gaggissuuf meeshaaliin manaa kana isa barbaachisa iddoo gurgurtaa kana deemuudhaalmu mishaaliinni barbaadu bitachuu fi ti fayyadamuu danda'awanti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

gurgurtaan meeshaalii imanaa yeroo baay'ee gabaa keesatti kana deebsifamuudha iddoo kanattis meeshaalewwan gara garaa namootaan kan gurguramanemuu ta'u namoonni bitachu barbaadanis gara iddoo kana imaluudhaan meeshaaleesaan barbaadan haala salphaatain akkasaan bitatamiif haala mijiisa

bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti konkolaatawwan gosa iddootu gurgurama namoonni gara kana dhufuudhaan konkolaataa isaan barbaadan akkaataa barbaadanii bitatanii gara mana isaanii galuu danda'a kun immoo bakka tokkotta argachuu isaaniif yeroo fi humna isaanii qosata kun immoo ga'ee guddaataawata jireenya isaanii keessatti

madda kafaltii dijitaalawwaa madda kafaltii dijitaalawwaa kun karaalee hedduum kennamuu danda'a. fakkenyaaf karaa bilbilaa ta'ee namoonni bakka tokko ta'ani gara iddoo biraatitti kafaltiiwwan garagara akkasumas immoo maallaqaa daddabarsuu fi namaaf erguu danda'u.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

koteelotaa yeroo baay'ee namoonni sagantaawwan addaaddaa bakka hooteela sanaatti yeroo isaan gaggeessa in argina kunis faayidawwan hoteela kenna irraa kan ka'uu dha kana akka nyaataa kasumas dhugaatiwwan garagaraas waan qabu namoon filannoo isaanii in taasiffatu

Baankii fi waldaa hojii gamtaa dhaabbanni kun jiraachuun isaa namoonni akka isaan mallaqa isaani qusatanii fi akka isaan liqeeffatanii waa hojjachuu danda'an kan godhuudha. Kunis namoonni jiruuf jireenya isaanii akka ittiin gaggeeffatanii fi madda galii isaanii akka guddisan godhuu keessatti shoora olaanaa qabu.

Abbootiin qabeenyaa yeroo amma hooteelawwan garaa garaa ijaaruun maddaa galii isaanii yero isaan guddisan ni argina kun immoo biyya tokko keessatti dinagdee guddisuu akkasumas immoo baredinna magaalicha san eeguu keessatti illee ga'ee guddaa taphata dabalataanis namoonni gara kanaan dhufaanii akkasaan bashananiif haala mijeessa.

Dhiyeesiiwwan ummataa yeroo baay'ee mootummaan wantoota hanqinna biyya keessa jiran rrati hundaa'uudhaan dheessiiwwan gara garaa hawaasa biraa akka ga'uuf godha. kun immoo namni hundu akka wal-qixxummaan dheesiisan fayyadamu keessatti ga'ee guddaa qaba.

Mana bunaa fi manneen nyaataa. Mana bunaa fi manneen nyaataa magaala tokko keessatti jiraachuun isaa dhi'eessii nyaataa gahaa ta'e akka argamu ni godha. Kunis namoonni haala salphaa fi gatii madaallawaa ta'een gara iddoo kanaa deemuudhaan akkaataa fedhii isaan irratti waan isaan barbaadan akka isaan soorataniif illee haala mijeessa.

Dhiheesiiwwan ummataa Dhihessiwwan ummataa gosa hedduutu jira fakkanya kan akka dhihessii nyaataa kan akka dhiheessiiwwan geejjibaa karaa ibsaa bishaan fi kan kana fakkaatan ta'u danda'a kunis hawaasa hunda tajaajiluu keessatti ga'ee guddaa kan qabuuf taphatuudha

Dhiyeesiiwan ummataa dhiyeesiiwan ummataa kun yeroo baay'ee wantoota hanqinna qabaan irratti dheeffachuudhaan kan hawaasaa dhihaatudha haa ta'utii malee yeroo baayyee namoonni xiqqoo ta'an yeroo isaan seeraan aalatiin yeroo isaan qabeenya kana qisaseessan akkasumas immoo hawaasaa irra midhageessan ni arginaa.

hoteelonni kunniin tajaajilawwan garagaraa kennuun beekamu kunninis kan akka nyaataa iddoo cisichaa akkasumas immoo dhugaatiwwan garagaraas dabaleessi immoo wanta qaamanamaatiif ta'u edduutu jira kunis iddoo spoortitti njetan akkasumas immoo iddoo bishaandaakaniis hunda qabateera

dheesii wanummataa kun jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphatu wanta'ef mootummaan tixiyaffate haala qulqulliinaa fi ummata hunda irmaasaa ta'in akka dhi'aatu gochuu qaba kunis ga'ee hangana jedhame jiruuf jireenya ilma namaa keessatti qaba wanta'eef

boondiiwwan yeroo baay'ee mootummaan galiisaa dabaluu barbaadee boondiiwwan kana hawaasa biraaf gurgura kanarraa immoo hawaasaa irraa maallaqafunanuudhaan wantoota hawaasaaf barbaachisan hunda ittiin guutuuf tajaajilama

Inshuraansii dhaabbata guddaa namoota irraa maallaqa sassaabuudhaan balaawwan garagaraa hin yaadamne gara fuldaraati isaan mudateef immoo beenya ni kenna. Kunis midhaa sanirra akka dafanni dandamatan isaan taasisa.

Boondiiwwan mootummaan yookaan immoo dhaabbanni tokko galiisa sassaabuu yoo barbaadee boondii kana in maxxassa boondii kana maxxansuudhaan hawaasaaf gurgura hawaasaa irraa maallaqa argate kanaan immoo dhaabbata yookaan immoo wanta inni barbaadu saniif irra oolcha

boondiiwwan yeroo baay'ee dhimmoota hawaasa biyya keessa jiran yeroonni gurguramu in argina kanaaf namoonniimmoo tokkomaan ta'anii boondii kana bitatu tokkooffa akka jaalala biyyaa biyya sanif hirmaachuu fi akkasumas immoo dhala gara garaa irraa argatu.

Naamoota aannan gurguran. Iddoo kanatti gosa aannanii garaa garaatu gurgurama. Kunis oomisha aannanii yeroo gabaabaa keessatti osoo hin badiin gara namoota barbaadan biraan ga'uu keessatti ga'ee guddaa kan taphatuudha. Sababni isaas meeshaawwan aannan kana ittiin kuusan qabu.

Gurgurtaa meeshaalee manaa iddoo kanatti gosawwan meeshaalee garagaraa mana keenya keessatti fayyadamnu iddootti argannuudha. Kunis namoonni haala salphaatan gara iddoo kanattti deemuudhaan meeshaalee isaan barbaadan bifa barbaadanii fi akkaataa barbaadan akka isaan argataniif haala haala mijeessudha.

Hoteelotaa. Yeroo ammaa hoteelonni tajaajilawwan garaa garaa yeroo isaan kennaan ni argina. Fakkeenyaaf namoonni sirnaa gaa'ilaa akkasumas immoo guyyaa dhalootaa fi sagantawwan biraa yoo qabaatan gara hoteela kana deemuudhaan sagantaa isaanii haala bareedaa fi ho'aa ta'een iddoo kanatti kabajaatu.

Qabeenya lafaa fi manneen jireenya namoonni yeroo baay'ee qabeenya lafaa qabaachuu fi manneen jireenyaa kana qabaachuu akka agarsiisa qabeenyaatti ilaallama. Kunis madda galii isaanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa taphata kanaaf namoonni yeroo baay'ee qabeenyawwan kana qabatu.

inshuraansii inshuraansii gosa heddutu jira. inshuraansii manaa, kan waajjira akkasumas kan fayyaa lubbuu keef illee ta'u danda'a. namoonni akkaataa barbaadaanin irratti hundaa'udhaan inshuraansiwwan gara garaa bitachuun qabaatu. kunis miidhaawwa garagaraa gara fulduratti nu mudatani irraa of ittisuf.

Gabaa qinxaawawwaniifi butika iddoowwan kan galtiiwwan gara garaata gurgurama fakkeenyaaf kan akka kafanamidhaan kasumas immoo wantoota jiruuf jireenya ilma namaa keessatti barbaachusan hundi iddoo kanatti argachuu dandaenye. namoonnis gara kanan dhufuudhaan waan isan barbaadan akka isaan argataniif haala mijeessa.

maddii kafalti dijitaala'aa kun akkuma faayyidaas qabu miidhaas qaba kunis namoonni yeroo baayyee itti fayyadamasaa hin beeke wanteef yeroo namoota birootiin yeroo isaan gowwomfaman in argina kanaaratti immoo namoonni akkanaa irraa uf qusachuu qabu

mana bunaa fi mannee nyaata iddoo kanatti nyaata bun gosa garaa garaa akkasumsimmuu buuni dhugaatiini jira iddoo kanatti ilee namoonni qaxaramaniif hojjatanni jiru kanaaf immuo isaaniif jiruf jirenya isaanii akka isaanitti gaggeeffataniif haala kan isaaniif mijeessuudha

dhi'eesiiwan ummataa dhi'eesiiwwan ummataa gosa hedduutu jira fakkeenyaaf kan akka karaa ibsaa bishaan manneen jireenya akkasumas immoo iddowwan wantoota namoota barbaachisan hedduu ta'uu dandaa kunis jireenya hilma namaa keessatti wantoota baay'ee murteessoo fi barbaachisoo ta'aniidha

akka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti gursawwan konkolaataa hedduu gurguramu fakkeenyaa konkolaataa mana kan nama tokko lama eu kan danda’achu konkolaataa iddoo hojii ta'uu danda'a konkoraataa ummata fe'uu akkasumas immoo konkolaataa meeshaawwan geejji'u ta'uu danda'a

boondiwwan boondiiwwan yeroo baay'ee karaa mootummaatiin kamanxafamane muu ta'u kunis maallaqa hawaasa harka jiru san irraa sassabuuf n fayyadha sababni saas maallaqni hawaasa harkattou baayyati qaalaensa jireenyaa ol kaawanta'e kun immoo miidhaa hangana jedhana irraa geessa

mana bunaa fi mannee nyaata iddoo kanatti gosawwan nyaata gora garaatu gurgurama namoonni gara kanaa dhufuudhaan immoo talaajiliwwan gosa nyaataa adda addaa barbaadan iddoo kanaa dhufachuu akka fedhii isaan irratti hundaa'uudhaan nyaata barbaadan akka argataniif haala mijaa kantae in uma

Hoteeloonni tajaajilawwan garagaraa kennun beekamu iddoo bashananaa namootaaf ta'uu danda'a akkasumas immoo iddoo nyaataaf dhugaati ta'uu danda'a dabalataanis immoo sagantaawwan garagaraa kan akka gaayilaa guyyaa dhalotaa fi sagantaawwan adda addaa dabalataanis immoo iddootti waltajjii ta'anis ta'uu danda'u.

maddii kafalti dijitaalwaa, maddii kafaltii dijitaalwaa kun gosa heddutu jira kunis kafaltiiwwan karaa bilbila keenyaan kafaluuf gargaaratu jira kana keessaa immoo namni iddoo tokko taa'e gara iddoo tokkotti akkasumas immoo bittaaf gurgurtaa yeroonni raawwatu bakka jiru taa'ee kafaltiiwwan kana raawwachuu danda'a.

waldaan hojii gamtaa dhaabbatoonni kuni namoota hawaasa tajaajiluu irraa kan darbi akkasumas immoo yeroo isaan hojjetota garagaraa yeroo taaqaxxalan hojiissan in argina dabarataanis moo namoonni akkasaan qusatanii fi akkasaan liqqeeffatanii jireenya isaanii foyyeeffatan kan godhudhaa

bunaafi manneen nyaata iddoo kanatti gosawwan nyaata gosa gara garaatu gurguramu. namoonni nyaata kana barbaadanis gara iddoo kana dhufuudhaan akkaataa fedha isaanii irratti hunda'uudhaan waan isaan ajajatan akka isaan argataniif akkasuma sorataniif kan haala miijeessudha.

Bakka gurgurtaa konkolaataa kun jiraachun isaa namootaaf fiilannoo fi akkasumas immoo wanta qulqulliinna qabu iddoo tokkota akka isaan argataniif haala mijeessa sababbiin isaa bakke gurgurtaa konkolaataawwan qulqullina qaban iddoo itti dhiyeesaniidha.

madda kaffaltii dijitaalaa maddii kalfaltiiwwan dijitaalaa kun yeroo baay'ee namoonni biratti hubannoo hin qabu wanta'eef namoonni yeroo namoota hin beekne gowwomsa ni argina kanaaf immoo mootummaan dhimma kana gadi fageenyaan ilaalee warroota nama dogoggorsiisan hidhaafi kan kana fakkaatan tarkaanfii irratti fudhachuu qaba

Maddaa kafalti dijitaalawaa maddii kafaltii dijitaalawaa kun yeroo amma wanta amaleeffamuu qabuudha, sababiin isaas namoonni bakka jiraniti ta'anii kafaltiiwwan gara garaa akkasumas immoo dadabarsawan maallaqaa iddoo tokko gara iddoo tokkotti waan taasifamuf kunis yeroo fi humna namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf.

qabeenya lafaa akkasumas immoo mana jireenyaa kana qabaachuun akka qabeenyaatti ilaallama sababan isaas lafti moomishawwan garagara rra oomishuuf tajajila akkasumas immoo manni jireenyaas namoon akka keessa jiraataniif tajaajilla

gurgurdaa mishaalii mana mishaalii mana yeroo baay'ee namoonni hojjatanii gara gabaatti dhi'effachuudhaan yeroo isaan gurguraa in argina kun immoo garii isaaniii dabaluu fi akkasumas immoo maatii isaanii jiraachisuf illee yeroo isaan hojiru olchan in argina kun immoo wanta jajjibeeffamuu qabuudha

hooteeloota ijaaruun biyya keenya keessatti wanta baratamaa dhufe akkasumas immoo wanta jajjabeeffamuu qabuudha. sababni isaas galiiwwan garaa garaa biyyoota alaarraa gara biyya keessatti nuuf galcha. dabalataanis immoo namoota hojii dhabeeyyii hedduuf hojii uumuu keessattillee ga'ee guddaa qabu waan ta'eef

namoon yeroo baay'ei inshoraansii fayyaa isaan bitatan in argina kunis dhibeewwan gara garaaf yeroo isaa saaxi laman gulalatti baasiiwwan hanganinjalam akkan baasneif yeroo amma akkan insuransii qabachuudaas yeroo isaan dhukkubsatan gara mana yaalaa deemudhaa akka sadhuphaat akkasaa yaallamaniis sangarga

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka gurgurtaa konkolaataa kun jiraachuun isaa diinagdee biyya tokkoo keessatti ga'ee guddaa taphata. sababni isaas mootummaan namoota konkolaataa gurguran kana irratti taarifawwan garagaraa ni dabala waan ta'eef taariificha irratti dabale sun immoo guddina diinagdee biyya sanii ni fida.

maddii kafalti dijitaala'aa kun jiraachuun isaa hojii humnaa baankii keessa jiru hirriseera kunis namoonni gara mana baankii deemoon soraan eegamiin bakkumama jiranitti kafaltiwwan garagaraa akka isaan raawwataniif waan haala miijeessiif kanaafu namoonni hojii baankii keessa jiranis hojii kanaan baay'ee gammadu

boondiiwwan gosa hiddotu jira isaanis umulisaan irratti hundaa'uudhaan bakka satti quban tkoffaa boondii yeroo gabaaba waggaa tokkoongadii boondii yeroo dheeraa waggaa 1f h gg10kto boondii eera1s kana

boondiiwwan bituun faayidaa hedduu qaba kuniis guddiina dinagdee biyya tokko keessatti haala ifaaf bilisa ta'een akka guddatuu fi walomaan taanee waan guddaa akka hojjechuu dandeenyu kan nutti agarsisuu danda'uudha waan ta'eef namoonni hundi boondii bituu qaba

dhiyeesiiwwan ummataa talaajila hawaasaa hundaa gidduu galeeffate kan karoorfaametti hojjetamuudha kuniis wantoota hanqinna qaban irratti hundhaa'uudhaan mootumman baayyee dhiyeessiiwwan kana ummataaf yera inni dhiyeessuu ni argina kun immoo waan gaariidha

Boondiiwwan: boondiin mala qabeenya keenyatti kufannu keessaa isa tokkodha. kanaaf hawaastii hunduu boondiiwwan kana bitachuudhaan qabeenya isaa ni qusata. kunis boruuf akka wabii isaatiif ta'uu bakka tokkotti kaawwata.

Gurgurtaan meeshaalee manaa jirachuun kun faayidaa hedduu qaba sababnisaas namni jireenya isaa keessatti meeshaalee manaa kan isa barbaachisa iddoo gurgurtaan kun jiraachuun isaa immoo gara sanitti deemanii meeshaalii barbaachisoo akka bituuf haala ni mijeessa

gurgurtaa meeshaalee mana yeroo baayyee daadaltoonni meeshaalee mana kana oomishtoota irraa fudhuudhaan gara hawaasa biraan yeroo ga'an in argina kunis immoo bu'aawwan gara garaa irraa argatu tokkoffa gatii dabalanii gurguran waan ta'eef galii isaanis ittiin ni guddifatu.

Kaffaltii dijitaalaa yeroo ammaa namoonni kafaltiiwwan kana irratti fayyadamaa jiru. Jireenya ilma namaa keessatti gahee guddaa fidedha.

madda kaffaltii digitaalawa. maddi kafalti dijitaalawaa kun jiraachuun isaa yeroo saffisaa saa keessatti kafaltiiwwan garagaraa akka nu raawwannu nu taasisa akkasumas immoo namoota rakkataniif bakka biraa jiraniif akka isaaniif dafnee dhaqqabuuf illee haala kan u mijessuudha kanaa irratti maddee kafaltii dijitaala'aa kan fayyadamuu qabna.

maddii kafalti dijitaalu'aa kun jiraachuun sa jireenya hilma namaa keessatti gahee guddaa tapateera taphataas jira sababiin isaas namoon idda tokko gar iddoo tokko imaloo sarraan eggamiin kafaltiiwwan garagaraa akka isaan raawwatanii fi amanammaa namoota gidduu akka hindumamuuf gahee guddaa qaba

gabaaqiin dhaabobanii fi butika iddoo kannatti oomishaalii gara garaati gulgurama waanteef namoonni oomishaawwan kaan irratti hirmaatan immoo akka isaan oomisha isaanii daran dabalanii akkaisaan hoomishaniif haala miijisa sabamisar namoonni gabaa oomisha isaaniif yoo argatan caalchisanii akka oomishaniif isaan hunnechisa wanteef

kaaawaaqeentaa boobanii fi ubutika iddoon kun oomishaawwan gara garaa gara kanatti fidanii gurguramu kunis jireenyamanamaa kessatti ga'ee guddaa tabata sababbeemsaas namoonni oomishaalee kana bitachuu barbaadan gara kana dhofuudhaan akkasaan bitatanii gara mana isaanhi deemaniif haala kan miijeessuudhaa wanteef.

dunkaanota anan gurguran iddoo sanatti namoonni waliin ta'uun gurmaa'uudhaan annan amishsotara bituudhaan gara namoota fayyidamootti kan geessaniidha kunis gayee guddaa kan qabudha sabam isaas akka maddagalii fi akka annan sun hin banneef yeroo gabaabaa keessatti akka gurburamus n godhu wantae

Dunkaanota aannan gurguran: donkaanotni aannan gurguran kun oomishaa fi oomishtummaan akka dabaluuf ga'ee guddaa xaphatu. Sababiin isaas namoonni oomisha aannani irratti hirmaatan iddoo gabaa isaanii argatan oomisha isaanii daraan akka isaan dabalanii fi caalchisanii akka isaan oomishanii gahee guddaa taphata . Kunis madda galii isaanii guddisuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba.

maddi kafaltii dijitaalawaa kun yeroo baayyee baankoonni garagaraa yeroo isaa beeysan argina. kun immoo filatamummaa baankota sanii in dabala hawaasnis baankii sanfaana fayyadamuu madda kafattii dijitaala akkan in fayyadamu.

mana abbunaa fi manneen nyaata namaon yeroo baay'ee manneen kana bananii yroosaan hojiisisan ini argna kuris madda galdiiisaanii dabaluu keessatti illee gahee guddaa taphata waantii kasumas imu jiruuf jireenya hilma namaa gara fulduratti cissuu kessatti illee gahee guddaa taphata

giddu galli gabaa kana jiraachuun isaa daddaltoonni akkasaanumuman godheera kunis oomishota irraa ni bitu bitanis namoota bitan birratti hin gurguru yeroo isaan kana raawwatan giddgaliiwwan gara garaa irra argatu

Boondiiwan garagaraa bituun biyya tokko keessatti ga'ee guddaa akka tabatu argineerra .fakkeenyaaf laga hidha abbayyaa ijaaruu keessatti boondiin ni gurguramaa ture .kana irratti immoo hawaasni hundu waliin ta'uudhaan boondii babalisachuudhaan lagni hidha abbayyaa kun akka xumuramuuf taasiseera.

hooteelota ,hooteelonni biyya keenya keessatti gahee guddaa taphachaa jiru. sababnisaas namoota hojii hin qabneef hojii uumuu keessatti illee gahee waan qabaniif kun immoo nama hojii dhabee lafa taa'uu hirrisuu keessatti gahee guddaa taphata.

dunkaanota aannan gurguran iddoo kanatti galtiiwwan ananii gusa gara garaatu gurgurama fakkinyaaf kan akka dadhaa aayitu baadduu fi bu'aalii annanii kankana fakkaatan iddoo kanatti iddootti gurguramuudha namoonnis kaataa barbaadanitti dhufanii iddootti utan

maxxii kafaltii dijitaala'a maxxii kafaltii dijitaala'aa kun jiraachuun isaa yeroo ammaa namoonni dirra tokko ta'anii garaedo'o tokko akkasumasimoo biyya garagaraarra ta'anii kafaltiiwwan garagaraa akkasumasimoo daddabarsawwan maallaqaa erguu danda'u kun immoo haalaa fi yeroo nama qosachuu keessatti ga'ee guddaa tabata

Giddu gala gabaa, giddu gallii gabaa kun jiraachuun isaa guddina inni diinagdee biyya tokko keesatti ga'ee guddaa taphata. Sababbiin isaas tokkofaa namoonni oomisha isaanii idootti gabaatti gugurataniidha. Lamaffaan immoo galiiwwan garagaraa mootummaan iddootti sassaabuudha. kunis akka galiin biyya isanii dabaluu godha.

dunkaanoot annan gurguran kun jiraachuun isaani tokkofaa namoota hojiihin qabneef hojii umuu danda'a inni lamafaan immoo naothoomish annanii irratti hirmaataniif caarraa hojii guddaa ta'ebanuuf kanaaf immoo homisha annanis dabalaa homni lafa jirus gara hojitse

manneen nyaata namoon yeroo baayee walittigurmaa'uudhaan bananii yeroo isaan hojjetanni argina, kuni diinagdee biyya tokko kessatti ga'eeguddaa qabasababmn isaas namoonni hojii dhabeeyyiidhaaf hojii umuu keessatti illee gay'eeguddaa waan qabuuf kanaaf mootummaa manneen kana jajjabessuu qaba

kafaltii dijitaalawwaa kun faayidaa hangana in jedhamne qaba sababbiin isaas namoonni gara mana baankii deemoon soraan eeggamiin kafaltiwwan garagaraa mala isaanii fi hiddoo hojii isaanii ta'anii kafalu kunis yeroo isaanii achi deemuusan miqusata dabaleessi immoo baasiiwwan garagaraaf akka saa xilamnes isaan tajaajila

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka kantti gosawwa konkolaataa hedduu iddootti gurguraamuudha. fakkeenyaaf konkolaataa midhaan haamu , konkolaataa lafa qotu, konkolaataawwan kan biyyee haran akkasumasimmoo kan biyyee geejiban faa ta'uu danda'a.

Hoteelota kana biratti gosaawwan nyaataa garagaraa akkasumas immoo dhugaatiiwwan addaaddaanin argamu. Namoonnis akka ataa feedhii isaan irratti hundaa'uudhaan nyaatawwan isaan barbaadan gara iddoo kana dhufan argachuu danda'u. Dabalataanis iddoowwan bashannanaa gara garaas of keessatti qabata.

maddei kkafaltii dijitaala'a maddii ka kafaltij dijitaala'aa kun jiruuf jireenya almanamaa keessatti gahee guddaa taphata sababeensaas yeroo gabaabaa keessatti kafaltiiwwan gara garaa biyyoota keessaas ta'ee biyyoota alaa kasumasmoo dadda barsawwan maallaqaa namoota birootiif akka goonu haala kan nu miijeessuu fi kan nu dandeechisuudha

Baankii fi waldaa hojii gamtaa. Baankiin iddoo qusannaa fi liqiiwwan garagaraati. Waldaan hojii gamtaanis tajaajiluuma wal fakkaataa akkuma baankiin kennu kana kenna. Kanaafuu hawwaasa tajaajilu keessatti gahee guddaa kan taphatanii dha. Kunis liqii fi qusannaa haala mijeessu.

gabaa qinxaawaanii fi butiigin jiraachuun isaa kun hawaasa faayidaa hedduu qaba sababnii isaas namni jireenyaa isaa keessatti wantoota isaa barbaachiisan iddoo tokkotti argachuu bitachuu isaa haala gaarii isaaf uuma waan taheef

Dhiyeessiin waan uummata mootummaan hawaasaa hunda gidduu galeeffachuudhaan kan dhiyeessudha. Kunis kan akka geejjibaa, karaa, daandii, ykn bishaan, ibsaa mana jireenyaa, manneen yaalaa, manneen barumsaa fi kan kana fakkaatan ta'u danda'a.

giddugala gabaa kanatti galtiiwwan garagaraa ilma namaati barbaachisan hedduutu jira fakkeenyaf kan akka kafanaa kobee kurraaf mudiraa kan akka gosalee midhaalii garagaraas ta'u danda'a namoon iddoo kanatti wantoota akka barbaadaniitti nyaargatu

Maddi kaffaltii dijitaalaa kun yeroo ammaa biyya keenya keessatti haala saffisaa ta’een guddachaa jira. Kunis ilaalchi hawaasni madda kaffaltii kanaaf qabu jijjiiramaa waan dhufeef, kanafuu hawaasni kamiyyuu madda kaffaltii kanaan tajaajilamuu qaba.

inshuraansii namoonni biyya kenya keessatti inshuraansii fayyaa hobitanii tigargaaraman ini argiida kunis dhibeewwan garagaraa ofii isaaniitti fakkasumas maatii isaanii yoomudati bili isaan gara mana yaalaa deemanii akka isaan yaallamaniif inshuraansiin kon isaan deeggara

Dhiyeesiiwwan ummataa dhiyeesiiwwan ummataa kun jiraachuun isaa jireenya ilma namaa keessatti ga'ee guddaa taphata. Sababni isaas wantoota hanqina qaban mootummaan irratti xiyyeffachuudhaan hawaasa kana bira hunda akka ga'u hojjechuu fi namoota dhiyeesiiwwan kana dhiyeessan irratti immoo to'annoo guddaa gochuu qaba.

gurgurtaa meeshalee manaa. gurgurtaa mishaalee manaa kun jiraachuun isaa ga'ee guddaa taphata sababni isaas namni jireenya isaa keessatti meshaaleewwan gara garaa mana keessatti fayyadamu barbaada waan ta'eef kan ammoo iddoo gurgurtaa irra haala salphaa ta'een garas deeme akka bitatuuf ta'a

inshuraansii namoonni yeroo waayyee biyya keenya keessatti inshuraansii fayyaa ofii isaaniitti fillee akkasumas immoo maatii isaaniitti yosan bita ni argina kunis jjaan ni qafalu haa ta'uti malee dhiibiiwwan garagaraa yerooisaa muddate maatiin saaniste ofii isaanii deemanii yaallamu

Baankiifi waldaa hojiigamtaa dhaabbatoonni kun jiraachuun isaanii biyya tokko kessatti ga'ee guddaa taphatu. Sababnisaas guddinni diinagdee akka saffisu nitaasisu waanta'eefi. Dabalataanis immoo namoonni jiruf-jireenya isaanii haala gaarii ta'een akka isaan adeemsisan godhu keessatti illee ga'ee guddaa qabu.

dheesii wan ummataa dheesiiwwan ummataa kana haala gaariin dhi'eessuu gahee namoota fi akkasumas immoo kan mootummaatti caalmaatti kanaaf immoo hawaasa hundaa fayyadamaa taasisuu keessatti illee gahee guddaa qabawwan ta'e kanaafu mootummaan dheesii wan ummataa kana haala saffisaa ta'iin dhi'eessuu qaba

madda kaffaltii maddi kaffaltii dijitaalaawaa kun jiraachuun isaa jiruuf jireenya ilma namaa keessatti gahee guddaa taphata. sababni isaas namoonni iddoo dha gara iddoo taa’anii daddabarsa maallaqaa gara garaa raawwachuu danda’u. kanaaf immoo jireenya isaanii baay'ee mijeessaaf.

boondiiwwan kana kanmaxansu mootummaadha innis hawaasa irraa maallaqaa karaai sassaabuudha yeroo baayyee qaleensi jireenyaa okaan immoo maallaqni hawaasa arkatti ubaayate karaatti boondiiwwan kana gurguudhaa maallaqa kana hawaasa san irraa sassaaba

maddi kafaltii diytaala'a kun jiraachuun isaa faayidaa hangana jedhamne qaba sababni isaas namoon adduniyaa bata'anii hiddoo tokko gara iddoo tokkotti kafaltiiwwan garagaraa akkasumas immoo deddabarsewwan maallaqaa namoota biraatuuf in geessa

oteelota hooteeloonni magaalaa tokko keessa jiraachuun isaanii faayyidaa hedduu qab tokkofaa madda galii gara garaa argamsituu danda'u lammaffa immoo akka bireediina magaalicha saniti ileen ilaallamu inni biraan sharafawwan gara garaa biyyoota alaarraa gara biyyoo keessatti illee fiduuf keessatti ga'ee guddaatatotu

Madda kaffaltii dijiitaalawwaa: Madda kaffaltii dijiitaalawwaa kana yeroo hammaa kana bal'inaan biyya keenya keessatti ni argama. Akkasumas immoo caalmaatti itti hojjetamuu wanta qabuudha. Sababni isaas yeroo namaa fi humna namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa taphataa waan ta'eef. Dabalees guddina dinagdee biyya tokko akka saffisu godha.

dunkaanonni kun anannan gurguruuratti hirmaatanehaa ta'uti malee namoonni tokko tokko annankessatti bishaan naquudhaan yeroo isaan baay'ina annaniisanadabalanii ni argina kun immoo qulqulliin annaniisan gad irisa

madda kafaltii dijitaala'aa maddi kafaltii dijitaala'aa kun jiraachuun isaa humnaa fi yeroo nama qusachuu keessatti ga'ee guddaa taaphateera dabalataanis immoo namoonni sa’aati digdamii afur bakka jiranitti ta’anii kafaltiiwwan gara garaa addunyaas ta'ee biyyata keessatti raawwachuu danda'u.

hoteelota kanaatti gosawwan nyaata adda addaatu argama fakkeenyaaf nyaatawwan biyyota keessaa fi akkasumas immoo kan biyyoota alaa ta'uu danda'a. kunis immoo namoota barataniif akkasumas immoo namoota hojii humnaa hojjatanii jiraataniif haala kan mijeessu.

Boondiiwwan hedduutu jira oomiishasaanirratti hundaa'uudhan bakka 3 tti qodnee ilaaluu dandeenya boondii yeroo gabaaba boondii giddugaleessa akkasumas immoo boondii yeroo dheeraa jenna boondiin gabaabaan turtii waggaa tokko gaditti kan qabu yoota'u boondii giddugaleessaa waggaa tokkoo hanga kudhanii ti boondii yeroo dheeraa immoo waggaa kudhaniifi sanii ol kan turuudha.

giddugalii gabaa kun jiraachuun isaa namoota bitaniif baay'ee gaariidha sababiin isaas wanta isaan barbaadan soo karaa dheeraan deeminukaan immoo namoota oomisha isaan qabatan fagootti barbaachuu sondeemin gara giddugala gabaa kanatti dhufuudhaan wanta isaan barbaadan bitachuu danda'u

amaa gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti gosawwan konkolaataa hedduutu gurgurama fakkeenya konkolaataa kan midhaanam kan qonnaa akkasumas immoo kan biyyee haru kan daandii hojjetu dabadataanis immoo konkolaataawwan ijaarsaawwan taragaraa keessatti kannugargaarantu jira

baankii fi waldaa hojii gamtaa iddoon kun iddootti maallamni guufamu akkasumas immuo liqqaawwan garagaraa iddootti kennamuudha namoonni tajaajila garagaraa barbaadu fakkeenyaa qusachuu barbaada gara iddoo kana maalaqa isaan fidatani ol kaawwatu akkasumas immuo liqqiffachuu yoo barbaadan maallaqa baankii kana irraa liqqiffachuu danda'u

Giddu-galii gabaa. Iddoo kanatti qaamolee Nama garaa garaa yookaan immoo namoonni bituu barbaadanii akkasumas immoo namoonni gurguran iddoo itti wal arganiidha. Kunis namoonni oomisha isaanii fidatanii gara kanatti akka isaan gurguranii fi namoonni bitachuu barbaadanis maallaqa isaaniin qabatanii gara kana dhufanii akka isaan bitan haala mijeessa.

qabeenya nafaa fi manneen jireenya namoonni yeroo amma qabeenya qaban lafa kanaa fi manneen kana bituudhaan namoota biraatiif gurguruu akkasumas imoo kireessuun maddi galii argachuu irraa kan hirmaatan jiru

maddii kafaaltii dijiitaalo'a maddii kafaaltii dijiitaala'oo kun jiraachuu isaa keessatti namoota baankii keessa hojjataniif hojii isaaniif salphiseera kuunis namoonni gara baankii deemun osoo irraa in eeggamiin bakka jiraan ta'anii daddabarsiwwan garagara raawwachuu danda'u.

dhiyyesiiwwan ummataa dhiyyesiiwwan ummataa kun karaa mootummaatiin yookan qaamoota biraatiin ga'uu danda'a kunis hawaasa hunda tajaajiluuf keessatti gahee guddaa kan taphatuudha kana keessatti namoonni akka isaan fayyadamanii fi yeesiwwan hanqinna qaban irratti akka isana armaataniif gahee guddaa kan of keesatti taphatuudha

Bakka gurgurtaa konkolaataa. Bakka kana mootummaan xiyyeefaanaatiin hojjachuu qaba. Sababni isaas yeroo hammaa konkolaataan biyya keenya keessa jiru baay'ee xiqqaadha. Akka addunyaatti yoo laallamu. Haa ta'utii malee konkolaataa kana dabaluuf yookaan baay'ina isaa kana baay'isuuf iddoo gurgurtaa kana mijeessuu qaba.

Qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa:Qabeenya lafaa lafa qabaachuun namoonni oomisha garaa garaa akka isaan oomishan gargaara. Dabalataanis manni jireenyaa kun iddoo itti namoonni jiraataniifi jiruuf jireenya isaanii itti gaggeeffatanidha.

Gabaa qiinxaaboowwaniifi butika iddoo kanatti oomishaalee gosa garaagaraatu gurgurama fakkeenyaaf kan akka gosa midhaanii kudurraaf muduraa kan akka kafanaa kophee meeshaaleewwan garaa garaa ilmi namaa itti fayyadamuufaa ta'uu danda'a.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

hoteelotaa hoteelonni tayaajilawwan gara garaa kanuu kunninniis kan akka nyaata dhugaatii iddoo ciisichaa fi akkasummaas hiddoowwan bashannanaa gara garaa kan nama gurguddaas tahee kan daa'immanii of keessatti qabataa namoonnis maatii isaanii faana gara hoteela kanaatti dhufuu yeroo isaan bashannanaa ini arginaa

dhiiyeesiiwan ummataa, dhiiyeesiiwan ummataa kun jiraachuun isaa gahee guddaa jireenyaa hawaasaa keessatti taaphaata sabaabiini isaas namoonni wantoota hanqinna qabaan haala gaariin karaa dhiyaate saniin akka isaan argatanii fi akka isaanitti hirmaatan haala miijeessa waanta'ef wantaa cimee irratti hojjetamuu qabuudha.

dunkaanota annan guburan iddoo kanatti namoonni aannan omishaarrati firmaatan gara kanatti fiduudhaan ini bururata kunis akka maddagaliisaani isaan tajaajala madigaalii isaan argatan kunis dabalataan akka isaa horii biraa dabalanii akka horsisanis bodha

Bakka gugurtaa konkolaataa iddoo kanatti gosawwan konkolaataa hedduutu argama fakkeenyaaf konkolaataa manaa, konkolaataa fe'umsaa akkasumas immoo konkolaataa kan ummata fe'utu jira. Namoonni immoo akkaataa fedhi isaan irratti hundaa'uudhaan kan manaa akkasumas, kan ummataa dabalees immoo kan meeshaa bitachuu danda'u.

giddugala gabaa iddoo kanatti namoonni oomisha isaaniif idachuudaan gara giddugala gabaa kanatti gurguratu giddugalli gabaa kun jiraachuun isaas immoo faayyidaa isaaniif qaba tokkooffaa oomisha isaaniitiif gabaa argatu wanta'ef wanti isaan oomishan gara kanaa fidduudhaan akka isaan gurgurataniifi galii isaanii guddisan godha

bondiwwan garagaraatu jira kunis mootummaan yeroo baay'ee ni maxxansa sababniisaas guddina dinagdee tokko haala gaarii ta'in akka hinni deemu taasidha tokko ffa qaaleensi jireenya kkan gone gudha lama faan immoo wantoota biyya issan keessatti jaarramuu qabaniif gumaacha guddaa qabaamta

mana buunaa fi manneen nyaataa magaalaa keessa jiraachuun isaa faayidaa hedduu qaba. sababni isaas namoonni iddoo biraarra gara iddoo tokkotti yeroo isaan dhufan tajaajilawwan nyaataaf dhugaatii iddoo tokkotti akka isaan argataniif waan isaan taassisuuf.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

Dhiyeessiiwwan ummataa, dhiyeessiiwwan ummataa gosa heddutu jira kunis hawaasa hunda hirmaachisuu fi fayyadamaa taasisuu keessatti ga'ii guddaa kan taphatuudha namoonni wal qixxummaan akka irratti fayyadamani fi ilaalchii isaan dhiyeesiiwwan kanaaf qaban akka jijjiiramu godha.

maddi kafattii dijitaalaa madda kanatti fayyadamuun namoonni yeroo ammoo dinaddee isaanii yoo guddifatan ini argia kunis iddoo tokko ta'ani gariddoo biratti kafatiiwwan garagaraain raawwatu kunis waljijjirraa mishaalei akka saffisuus ini godha

Qabeenyi lafa manneen jireenyaa qabeenyi lafa manee jireenyaa kun namoonni qabeenya isaanii itti fayyadamaniidha akkasumas lafa kanatti namoonni yeroosaan qonnaa gara garaa irratti hojjetan ni argina dabalataani immoo manni jireenyaa iddootti namoonni itti jiraataniidha.

Dunkaana aannanii gurguran kuni omisha aannanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabatu .sababnisaas namoonni annan oomishan gara gabaa kana fiduudhaan ni gurguratu . dabalataanis immoo namoonni bitachuu barbaadan gara iddoo kanan dhufuudhaan bu'aa aannannii kana dhugatu.

qabeenya lafaa fi mannuuin jireenya qabeenya waan kunii namoonni yeroo baay'ee karaan waatee isaanitti okkaanumma dhaaltumaan kan argamane muota'u akkasumas immoo namoonni hojjatanii maalaqa isaaniiti illee qabeenya kana hoorachuufi qabachuu danda'u

gabaa qinxabowwanii fi buutika kuniin ilma namaa keessatti gahee guddaa taphatu sababni isaas. namoonni lafa kanarra yeroo jiraatan wantoota isaan barbaachisantu jira kunis bitachuu fi gurguruu keessatti illee kan hirmaatan iddoo gabaa fi qinxabawwanii kanaatti.

madda kaffaltii dijitaalawaa yeroo ammaa biyyi keenya madda kaffaltii diijitaalawaa kana haaressuu keessattii fi beeksisuu kessatti ni argamti sababanisaas faayidaa hedduu diinagdee biyya tokkoo keessatti ga'ee olaanaa waan taphatuuf kanaaf xiyyeeffannaan hawasni itti fayyadamuu qabu.

giddugaala gabaa kanatti wantoota ilmaa namaatiif barbaachiisan hedduutu gurguraamu fakkenyaaf kan akka midhaan kuduuraaf muduraa kan akka kafanaa qobee meshaalewwan gara garaa mana keessaatiis ta'ee mana alattis kan itti fayyadamnu idoo itti argannuudha

gabaa qinxaabowwanii fi butiki iddoon kun iddoo wal jijjirrawwan garagaraa idoo taassifamuudha namoonnis wantoota garagaraa bitachuu barbaadan gara iddoo kana dhufuudhaan akkaataa fedhii fi barbaachiinsa isaan irratti hundaa'uudhan kan bitaaniidha

boondiwwan. boondiiwwan yeroo baayyee mootummaan kan manxaafaman yoo ta'u innis boondii yeroo gabaabaa yeroo giddu galeessaafi akkasumas immoo yeroo dheera jennee bakka sadii qoonnee lafa keeeenye innis dhala kannuuf argamsisuudha

dunkaanota aannan gurguran iddoo kanatti bo'aalii annanii gosa gara garaatu gurgurama, fakkeenyaaf kanakka ayituu, dhadhaa ,ba'adduu ,fikankana fakkaatan ta'uu danda'a namoonnis gara kana dhufuudhaan annan gosa isaan barbaadaniin bisatanii galu

hooteelota hooteelonni ilmi namaa yeroo baay'ee filannoo saani taassiffattu sababnisaas talajilawwan baay'ee of keessaa qabu kan akka nyaata dhugaatii hiddoo cisicha akkasumas immoo iddoowwan bashananaa gara garaa kan daa'imanistee kan namoota guddaa of keessaa qabu wantiif

bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti konkolaatawwan biyya keessaafi akkasumas immoo kan biyyoota alaa iddootti gurguramaniidha kuniinis immoo namoota konkolaataa oomishuu irratti hirmaataniif caarraa hojii banuudha dabataanis immoo namoonni konkolaataa bitachuu barbaadan iddoo kana dhufan ibitachuu danda'u

Inshuraansii bitachuun yeroo ammaa hawaasa biratti baratamaa kan dhufeedha, sababbiin isaas balaawwan gara garaa addunyaa kenya irratti mudataniif kan akka falaa ta'uun waan mul'ateef kunis midhaawwan gara garaa yoo nurra gahee kafaltiwwan adda addaa kan akka irraa dandamannuuf nuuf kafala.

Gurgurtaa meeshaalee manaa kun jiraachuun isaa faayidaa hedduu qaba. sababbiin isaas namoonni meeshaalee kana bitachuu barbaada gara hedduu kana imaluudhaa akkaataa meeshaalee kana akka argatan isaan godha .dabalataanis immoo namoota meeshaalii manaa kana kalaquun jireenya isaanii gaggeessaniif haala jireenya isaanii gaariidha.

hoteelota yeroo baay'ee abbootiin qabeenyaa hoteelawwan kanneen yeroosaan ijaaraman argina. kunis tajaajila hangana hin jedhamne hawaasa biraa ga'u keessatti ga'ee guddaa qaba tokkoffaa namoota hojii hin qabneef hojii umtaa lamaffaan immoo dinaddee galee sanii akka dabalu godhan

dhiiyeesiiwwan ummataa hedduutu jira kunis wantoota hanqinna qaban irrat uundaa'udhaan. Mootummaan dhiiyesiiwwan kana hawaasa biraan ga'uu ni hojjata. Fakkeenyaaf kana akka ibsaa bishaan daandii mana yaalaa manneen baruumsaa fi taraajila hawaasummaaf olan hedduu ni ijaara.

maddi kanfaalti dijiitaalawaa, maddi kanfaalti dijiitaalawaa kun hawaasa biraa akka ga'uuf namoonni immoon qaamiin isa ilaallatu xiyeeffanaan irrrat hojjatuu qaba sababiin isaas humna namaa fi yeroo namaa qosachuu keessatti gahee guddaa taphata wanteef namoon akkaataa fayyadama isaa sirnaan beekuu qabu

Dunkaanota annan gurguran dunkaanooni annan gurguran kun bu'aalee aannanii gara garaa iddootti gurguramuudha. Akkasumas immoo oomishaa annanii akka daran dabaluu godhu sababani isaas annanni yeroo gabaabaa keessatti baduu waan danda'a wan ta'ef gabaawwan akkanaa jiraachuun isaanii immoo oomishni aannaani akka dafe gurguramuu ta’a.

maddi kaffaltii dijitaala maddi kafaltii dijitaala kun yeroo baay'ee baankiiwwan keessatti kan argamuudha haa ta'utii malee namoonni yeroo isaan bilbila isaaniitiinillee kafaltiiwwan kana yeroo isaan raawwata in argina kunis yeroo namaa fi humna namaa qusachuu kessatti gahee guddaa qaba

Bakka gurgurtaa konkolaataan kun jiraachuun isaa namootaa haala gaarii'uma sabam isaas namoonni konkolaataa bitachuu barbaadan gara iddoo kani maluudhaan konkolaataa isaan barbaadan bitachuu danda'u kunis haalaa fi yeroo isaanii murteessoo keessatti illee gahee guddaa qabu.

Mana bunaa fi manni nyaataa iddoo kanatti tajaajilawwan gosa garaa garaatu kennama. Namoonni tajaajilawwan kana barbaada gara iddoo kanaa dhufuudhaan nyaata akka fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan nyaata kana ajajachuun akka nyaatan isaaniif haala miijeessa. Dabalataanis Buna barbaadan dhuguu danda'u.

Qabeenya lafaa fi Mannii jireenyaa namoonni yeroo baay'ee qabeenya isaanii lafaa fi mana jiranya jaaruurratti dabarsu kunis dhaloota isaa dhufuuf dabarsuu keessatti gahee guddaa qaba wantiif kanaaf akka qabeenyaatti ileein ilaallama.

Boondiwwan, boondii bituun ilma namaatiif faayidaa hanganan jedhamne qaba. Sababniisaas malee namaonni qabeenya isaanii horuuf itti kufataniidha. Kunis dhalawwan garaagaraa akka irraa argatanii fi qabeenya isaanii yoree isaan rakkatan akka haala saphaa ta'een argataniif haala miijeessa.

Maddii kanfaaltii dijitaalawaa kun hojii namoota baankii keessa ta'aanii hojjeetaniif hojii isaanii ni hir'isa. Sababni isaas namoonni gara biraa deemun irraa in eegaamu. Bakkuma jirannitti ta'anii maallaqa kana daddabarsuu danda'a waan ta'eef.

gabgiddugalli gabaa jiraachuu ku namoota holitti fiduu keessatti ga'ee guddaa taphata knamoonni oomisha isaanii gara gabaa kanatti futatanii akka isaan gurguratanii fi galii isaanii gudisan godhuu keessatti illee shoora hangana jedhameqaba kunis akka omisha isaanii dabalinf illee n bitaassa

dheesii wanummataa karaa mootummaatiin hawaasa hunda gargaaruuf jecha kan dhi'aatu dha kunis kan akka karaa bishaan ibsaa mana jireenyaa manneen yaalaa mana barumsaa fi kan kana fakkaatanfaa ta'u danda hawaasa hunda tajaajiluuf kan dhi'aatuudha

dheesiiwwan inmataa karaa mootimaatimistee karaa qaama namao birootiin dhihaachuu danda'a kunis hawaasaa hunda giddu galeeffachuudhadhokaan immoo tajaajiluudhaaf kan hundaa'eedha kana keessatti ga'een hawaasaas guddaadha

baangii fi waldaa hojie gamtaa dhaabbatoonni kun jiraachuu isaa ilma namaatiif ga'ee guddaa qabu sababni isaas namoonni booruuf akka waawal kaawwatan sababbin isaas wantoota hin beekamne kaan immoo hin eeggamnerraa bala awwan galaagaraarraa akkasumas offitisuuf namoonni akka qusataniif jajjabessa

gabaa qinxabowwanii fi butika kunnin jiraachuun isaa byya tokko keessatti ga'ee guddaa tabatu sababnisaas namoonni oomisheeisaanii gara iddoo kanatti fijechuudhaan akka isaan gurgulataniif galii aaa argataniif bu'aaqabeessa akkataan godha

baankii fi waldaa hojii gamta dhaabbatoonni kuniin ijaarsawwan gara garaa akkasumas immoo guddiina diinaddee biyya tokko fiduu keessatti gihee guddaa tabatu kunis mootummaan yeroonni maallaqa ufarkaan qabe baankiiwwan kanarra fiqeeffachuun jireenya ilma namaa sirreessuu danda'u.

inshuraansiin gosa heddutu jira. inshuuraansii qabeenya akkasumas immoo inshuraansii lubbuu yookaan fayyaa namaati bitamuu jira. kunii namoonni yeroo waay'ee qabeenya isaan irratti miidhaan oo ga'e akkasumas immoo fayyaa isaanira yoo dhibeewwan gara garaasaaxilame inshuraansii kana fayyadamuudaan akka isaan irraa yaalaman taasisa.

Mana bunaa fi manneen nyaata, manneen kana namoonni yeroo baay'ee bananii yeroo isaan jiru fi jireenya isaanii gaggeeffatan akkasumas immoo foyyeeffatanii yeroo isaan arginu jira. Kun immoo namoonni akka isaan tajaajila adda addaa hawaasa isaniif kennan kan isaan godhuudha.

Mana bunaa fi manneen nyaataa iddoo kanatti nyaata fi bunatu argama.

Dunkaanota aannan gurguran. Iddoo kanatti aannanni gurguranna. haa ta'uti malee namoonni iddoo kanaa akkuma gaariin jiru badaanisi jira. Aannanitti bishaan naquudhaan yeroo isaan gurgurani ni muldhata. Kun immoo namni qaamni isa laallatu xiyyeeffannaan irratti hojjechuu qaba.

Maddi kafaltii dijitaala'aa kun jiraachuun isaa daldaltoota biratti ga'ee guddaa qaba. Sababiin isaas daldaltoonni biyyoota keessaa yokan biyyoota alaa waantota garaa garaa yeroo isaan bitan ni argina kanaaf immoo bakkuma jiranitti ta'anii kanfaltiiwwan garaa garaa akka isaan raawwataniif haala isaanii mijeessa waanta'eefi.

dhiyeesiiwan ummataa yeroo amma dhiyeesiiwan ummataa kun wanta jajjabeeffamu qabuu fi akkasumas immoo itti fuufiinsaan hojjatamuu qabuudha. kunis hawaasa hunda gidduu galeeffate talaajiluu keessatti illee ga'ee guddaa qaba wanteef hawaasinis itti gaafatamuma kan amanummaa mootummaa irratti akka qabaatu godha.

maddii kafaltii dijitaaleaa kafaltiiwwan karaa hedduutiin raawwatamuu danda'a haa ta'utii malee maddii kafaltii dijitaala'aa kun jiraachuun isaa ammoo yeroo fi humna namaa qosachuu keessatti gahee guddaa waan tapatuuf namoonni yeroo baay'ee filannoo isaanii yoo taassifata in argina

madc kafalee dijitaalaa maddhi kafalte dijitaala'aa kun yeroo amma namoonni baayinaa kanatti fayyadamaa jiraniidha kunis saffisa inni yeroo qabu fe akkasumas immoo hunna nama qusachuu keessatti ga'ee inni qaburraa kan ka'eedha kanaafu namoonni hundi macca kafaltee diijitaala'aa kanatti fayyadamuu qabu

nnnan gurguran dunkaanota annan gurguran kun yeroo baay'ee namoota omsha annan irratti hirmaatan irraa annan bitachuudhaan gara washaawwan gurguddaa kasumas immoo gara biyyoota aalaatti illee haga ergutti kan gaamaa jiru yeroo ammaatti

Giddugalli gabaa kun jiraachuun isaa faayidaa hedduu qaba. kanaaf namoonni oomisha issaan gara kanatti fidachuun gurguratu. kasumas immoo warri daddaltootaas warroota oomishaa kanarraa bitachuudhaan namoota oomisha kana barbaadan biraan ga'u.

Gurgurtaa meeshaalee manaa mishaalee manaa kun jireenya ilma lamaa keessatti ga'ee guddaa kan taphataniidha. Kunis ilmi namaa jiruuf jireenya inni guyyaa guyyaan qabu keessatti meeshaawwan adda addaa mana keessatti ni fayyadama. Kanaaf faayidaa guddaa qaba.

gruraa mehaalii manaa iddoon gurburtaa mishaalii manaa kun jiraachuun isaa jireenya irmalamaa keessatti ga'ee guddaa tabata sababbiin isaas namoonni kalaqaaddaaddaa umisha meshaalii manaa irra qaban kunin gara gurgurtaa kanatti fitachuudhaan akkaisaan gabaaf dhi'eessaniif haala kan isaaniif mijeessuudha wanta'ef

Gurgurtaa meeshaalee mana iddoo kanatti meshaaleewwan manaa garagaraatu gurgurama kunis kan akka nyaata ittiin bilcheessiffachuuf ta'uu danda'a akkasumas immoo iddo cisichaa mana keenya bareeffachuuf akkasumas immoo dabalees wantoota mana keenya keessatti fayyadamnu adda addaa ta'uu danda'a.

Qabeenya lafaa fi manneen jireenya, qabeenyawwan kan karaa dhaaltummaatin akkasumas immoo hojjannee argachuu dandeenya. kunis ilma namaa jireenya isaa keessatti wantoota isaa barbaachisaan keessa isaan tokkoo fi muteessa waan ta'anidha.

Dunkaanota annan gurguran biyya keenya keessa oomisha annanii dabaluu barbaani dunkaanota annan gurguran kana babalinaan banuu fi akkasumas immoo irratti hojjechuu qaba. sababni isaas aannan yeroo gabaabaa keessatti wanta baduu danda'uudhaa waan ta'eef dunkaanota kana keessatti immoo meeshaalee akka annam hin bannee godhan keessatti galchuu qaba.

mana bunaa fi manneen nyaataa biyya tokko keessatti manneen kun babballachuun isaa faayilaa hedduu qaba tokkofa namoota hojiin qabneef hojii umu keessatillee gaheewwaan qabuuf lammaffaan immoo maddagalii biyyasaniif ta'a kunis sababa gibirawwan garee garaa mootummaaf kafalaniif

madhii kanfaaltii dijiitaalaawaa, madhii kanfaaltii dijiitaalaawaa kun jiraachuun isaa hojiiwwan baankii keessa jiraan akka hirriisu godheera kuniis namoonni garaa baankii imalaan baay'ina isaanii hirrisuudhaan namoonni bakkuma jiraan ta'anii kafaltiiwwan garagara akka isaan raawwataniif haala mijessee waan taheef.

Hoteelota, hooteelonni dinagdee biyya tokko keessatti ge'ee guddaa tuphatu sababa isaas madda galii ni argamsisu wantiif dabalataanis immoo namoota hojii dhabeeyyii hedduuf hojii uumuu keessatti illee ni hirmaatu dabalataanis miidhagina biyya isaanii ni eegu.

giddugala gabaa kanan keessatti wantoota garagaraattu jira fakkeenyaaf kan akka nyaatawwan garagaraa midhaan kopee kafaan fikan kana fakkaatan akkasumas immoo mishaaliiwwan adda addaas iddootti gurguramaniidha

qabeenya lafaa fi mannen jireenyaa lafaa fi mana jireenyaa qobaachuun wanta barbaachsaa ta keessa isa tokkoodha sababnisaas jiruuf jireenya biyyaa guyyaa keessatti lafti fi manni ulma guddaa qabwa

Inshuuraansii:-Inshuraansiin yeroo ammaa namoonni bitachaa kan jiranidha. Sababiin isaas balaawwan garaa garaa hinbeekamne addunyaa keenya irratti mudataa jira. Kunis balaa tasaa yookaan immoo balaa uumamaa akkasumas immoo balaawwan nam-tolcheen kan uumaman ta'uu danda'a. Kana ittisuu keessatti illee ga'ee guddaa qaba.

madii kafaltiin ijitaalu'a maddhii kafaltii dijitaalu'aa kun faayyidaa heddoo qaba haa ta'uti malee teeknolojii yeroo dhi'oo dhufedha waan ta'ef namoonni beekumsa isaa dhabuu irraa kan ka'e haala itti fayyadama isaa yeroo isaan wallaalan in argina kaan irratti immoo namoonni beekan xiyyeeffanaan ittiin himu qabu

Dunkaanoonni annan gurguran kun jiraachuun isaanii faayidaa heedduu qaba. Kunis bu'aa aannanii fi aannan iddootti argamudha waan ta'eef namoonni gara iddoo kana dhufuudhaan wanta akkasaan barbaadan irratti ni bitatu. Dabataanis immoo namoonni aannan oomishan akka oomisha isaanii caalatti dabalatani oomishaniif gargaara.

inshuraansii inshuraansii bitachuun akka wabii boruuf ol kaawwachuuti sababni isaa boru waan taanu hin beeknu wan nudatu saniif akka dafnee dandabannuf akkasumas imoo midhaa cimaa kanuraa hingeessni kan nu gargaarudha waan ta'ef inshuraansii qabannee bitachuu qaba

maddi kanlfaaltii dijiitaawa, maddi kanlfaaltii dijiitaawa kun jiraachuun isaa gahee guddaa jireeynaa koo keessatti taphaata sabaabnisaas namoonni addunyaaaraa jiraan idoodha garaa iddootti bittaaf gurgurtaa gara garaa waliin ojechuu danda'u

boondiiwwan bituun akka biyya ijaaruu tilaallama sababan isaas namoota heddutu boondiitannamuta yeroo saanbitan kan galii guddaa biyyasaniif argamsisu galii ergame kanaan immoo wanta biyyasaniif fayyaduu ijaaruu hin danda'amu

hooteelota hoteelonni tajaajilawwan adda-addaa kennu keessattuu manneen nyaataa kaawwan caalaa nyaatawwan gaggaarii kan biyyoota keessaa fi kan biyyoota aalaas akkaataa fedhii namoota irratti hunraa'uudhan hojjechuun kan beekamanii dha kun immoo wanta sirrittitti ciimee hojjatamuu qabuu

Boondiiwwan gosa boondiin kunis hundee isa irratti hundaa'udhaan. bakka saditti qoduu dandeenya. innis yeroo gabaabaa yeroo giddu galeessaa fi yeroo dheeraa ta'u danda'a. haa ta'uti malee boondiiwwan kun umurii isaa irratti hundaa'uudhaan dhala adda-addaa argamsiisa.

liqii waldaa hojii gamtaa, dhaabbatonni kun jiraachuun isaanii jireenyaa ilmaa namaa kessatti ga'ee guddaa taphaatu. Sababni isaas namoonni maallaaqaa hin qabne gara dhaabbata kanaa dhufuudhaan maallaaqa kana liqeeffachuun hojjatanii akka isaaniif deebisan akkasumaas immoo akka of jijjiiraan isaan taasisa.

bakka gurgurtaa konkolaataa iddoo kanatti gosawwan konkolaataa garagaraatu jira fakkeenyaaf kan akka tiyoottaa, ayisuzuu fikan kana fakkaatan ta'u danda'a kun modeela maqaa isaaniiti konkolaataan akkuma oomisha isaa bifti isaas garagaraadha

Gurgurtaan meeshaalee mana meeshaale mana tajaajila mana keessaatiif kan tajaajilan yommu ta'u kuniis kan akka irra cisichaaf nu ta'an akkasumas immoo mana keenya miidhagsuuf dalataanis immoo nyaatawwan garagaraa ittiin hojjachuuf illee kan tajaajilaniidha.

Bakka gurgurtaa konkolaa, bakki gurgurtaa konkolaataan kun jiraachuun isaa baayyinni konkolaataa akka biyya keenya keessaa dabaluu godha. Kunis namoonni malleen aadaarraa gara malleen ammayyaatti akka isaan ce'an kan godhudha.

qabeenya lafaa fi manneehin jireenyaa qabeenyawwan kuniin gahee guddaatabatuf jiruuf jireenya lama namaa keessatti kanaafu kunumsa lafaa gahaate maloo fi qabu kennu fi qabna dabartaanis immoo manneehin jireenyaa garagaraas ijaaruu qabna

mana buunaa fi manneen nyaata manneen kana namoonni abbootii qabeenya-qaban akkasumasimuu lama sadeenaaniu itti dhufuudhan manneen kana ijaaranii yeroo isaantti hojetan argina kunis maddagalii isaanii dabaloo keessatti illee ga'ee guddaa waan taba'a

Gabaan qinxaabowwan itti butiika jiruuf jireenya ilmaan namaa keessatti gaheee guddaa kan taphaataniidhan. Sababni isaas namoonni oomisha isaanii gara iddoo kanaatti fidaachuudhaan gurgurachuu dandaa'u dabalaataanis namoonni biitachuu barbaadan gara kana dhufuudhaan akkaataa fedhii isaanirratti hundaa'uudhaan waan isaan barbaadan biitanii galu.

Boondiiwwan. boondiwwan qaama mootummaatiin kan maxxanfaman yommuu ta'uu innis galii isaa guddifachuuf jecha boondiiwwan garagaraa hawaasaaf ni gurgura yeroo gurguru kana hawaasa irraa maallaqa sassaabuu keessati illee gahee guddaa taphata.

dunkaanoota aannan gurguran iddoo kanatti bu'alee aananii gosa garagaraatu gurgurama fakkeenyaaf kan akka ayituu, dhadhaa, baadduufi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. namoonni fayyadamanis gara iddoo kana dhufuudhaan gosa isaan barbaadaniin bitachuufi isaan dandeechisa.

heesii wan ummataa yeroo amma mootummaan deesii wanummataa kan irratti xiyeeffate hojjechaa jira kunis hawaasa hunda walqixxeen akka fayyadamuuf bitaajilawwan gitaa ta'e akka irraa argatuuf hojii hojjetamu waanxeef cimee duffuu qaba

Dhiyeessiiwwan uummataa yeroo baay'ee mootummaan dhiyeessiiwwan kana hawaasa bira akka ga'uuf hojjeta. Haa ta'uutii malee namoonni xiqqoo ta'an dhiyeessiiwwan kana yeroo isaan danqan ni'argina. Kun immoo hawaasa miidhuu keessatti gahee guddaa taphata.

dunkaanota aannan gurguran dunkaanoonni annan gurguran kuniin oomisha annanii dabaloo keessatti gahee guddaa tabatu sababani isaas namoonni annanumishan gabaa gargatanitti oomisha isaanii dabaluu rratti hirmaatu waan ta'eef kanaaf immoo guddinna isaaniis in fida

Madda kanfalti dijitilawwaa. maddi kanfalti dijitaalawwa kun jiraachuun isaa yeroo namaa qusata kana hoo jennu namoonni baankii deemun osoo irraa hin eeggamiin bakkuma jiran ta'anii dadabarsawwan maallaqaa iddoo iddootti daawwachuu danda'u waan ta'eef

Qabeenya lafaa fi manneen jireenyaa namoonni yeroo baay'ee lafa bal'aa bituudhaan oomishaawwan garaa garaa irratti oomishu. Dabalataanis manneen jireenyaa bitatu. Kunis iddoo jireenyaa fi haara itti galfatanii jireenya isaanii itti gaggeeffatanidha.

Ishuraansii bitachuun jiruuf jireenya keenya keessatti bay'ee barbaachisaadha sababbiin isaas wabii nuuf ta'a balaawwan garagaraa fakkeenyaf qabeenya keenya irra ta'uu danda'a akkasumas immoo fayyaa keenya irratti nu mudachuu danda'a kanarraa miidhaa guddaan akka nurra hin geenyeef murteessa waan ta'eef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

boondiiwwan yeroo amma namoonni boondiiwwan gara garaa yeroo isaan bitan in argina kunis namoota xiqqaa irraa qabe haga namoota guddaa maatii isaanitifillee bitan akasumas immoo mindaa ji'aa isanirraa muratanii yeroo isaan boondii kana bitan in argina.

qabeenya lafaa fi manneehin jireenya qabeenyawwan kana karaa dhaaltummaatiin akkasumas imoo karaa hojjannii maallaqa keenyaan bitannee keenya godhachuu kan dandeenyuudha .kunis jiruuf jireenya ilma namaa keessatti kan baay'ee murteessoodha.

boondiwwan bituun wanta jajjabeeffamuu qabu keessaa isa tokkodha sababni saas guddina biyya tokko fiduu keessatti illee ta'e ga'ee guddaa taphata waan ta'eef tokkoffaa hawaasuma san fayyada lamaffaan immoo diinagdee sanii akka guddatu godha.

dunkaanota annan gurguran dunkaanoon annan gurguran kun jiraachuun isaanii haayidaa hedduu qabaa tokkofaa omishaumyitummaa anna dabaluu keessatti gahee guddaa qabaan qabaniif kunis immoo oomishn annami asonbadeen yerootti namoota faayyadaman biratti akka ga'uuf haala kan miijeessuudha

inshuraansiin yeroo ammaa biyya keenya keessatti baratamaa dhufeedha sababbiin isaas balaawwan garagaraa hin yaaddamne waan dhaqqabaa jiruuf hawaasni ishuraansii kana bitachuu akka balaawwan garagaraaf hinsaaxiilamnef yookaan immoo miidhaa cimaa akkanurra hin geenyeef ilaalchi isaan qaban waan jijjiiramneef

Baankii fi waldaa hojii gaamtaadha. Dhaabbatoonni kunniin biyya keenya keessatti ga'ee guddaa kan taphatanidha. Sababani isaas namoonni akka isaan qusataniifi akkasumas immoo liqaawwan garaa garaa mijeessuudhaaf akka isaan oomishaafi oomishtummaa isaanii dabalan kan daran isaan jajjabeessudha.

dunkaanotaannan gulguran iddoo kanatti bu'aalii annani kosa gada garaa gurguramuu danda'a fakkeenyaa kan akka ayituu dhadhaa baadduu fi kankana fakkaatan iddoo kanatti doottii gurguramaniidha

Qabeenyawwan kunniin kan mootummaadhaan beekamtii argatanii (ykn galmeeffamanii) kiraaf kennamaniidha. Dabalataanis, namoonni maatii isaanii irraa dhaalun ykn hojjetanii xaaranii lafa kanaa fi mana jireenyaa kana bitachuu danda'u.

dhunkaanota innan gurguran kun bu'aalii annanni gosa garagaraa in gurguru fakkeenya kan akka dhaadhaa baadu aayituu itittu fi kan kana fakkaatan of keessaa qabata hawaasanis gara kana dhufuudhaan bu'aalee annanni kana in argata

maddi kaffaltii dijitaalawwaa kun jiraachuun isaa yeroo fi jireenya namaa keessatti ga'ee guddaa taphata kunis guddina dinagdee dabaluu keessatti illee shoora qaba akkasumas yeroo fi hojii namaa qusate yeroo gabaabaa kessatti kafaltiiwwan gara gara raawwachuu dandawantiif.

Gabaa qiinxabowwaniifi butiika iddoon kun iddoo meeshaawwan gara garaa kan jiruuf jireenya ilma nama keessatti barbaachisa iddootti gurguramuudha gara kanati namuu dhufuudhaan waan isaan barbaadan bitatanii gara mana saanii akka galamiif haala mijeessa.

Maddi kafaltii dijitaalawaa kun biyya keenya keessatti yeroo ammaa wanta baratamaa dhufeedha. Kunis hawaasni faayidaa inni irraa qaburraa kan ka'edha. Sababbiin isaas yeroo namaa fi humna namaa qusachuu keessatti ga'ee guddaa taphata wanteef namoonni kanaafu madda kafaltii dijitaalawaa kanatti yeroo isan faayidaman in argina.

Hooteelota biyya keenya keessaa hooteelawwan gara garaa ijaaruun faayidaa fi gahee guddaa qaba. Sababbiin isaas tokkoffaa namoota hojiin qabneef hojii achi keessatti uumamuu danda'a. lamaffaan immoo madda galiiwwan tajaajilawwan isaan kannan irraa argamuun guddina biyya keenya keessatti fiduu dandaenya.

Dunkaanotaa nna gurguruun kan omishaannani warroota oomishan irraa fudhachuudha gara warsharee gurguddaatti dhiheessu .dabarataanisimoo hawaasa bira akka isaan fayyadamaniif illee iddootti gabaatti fudhanei yeroo gurguran in arge.

baankii fi waldaa hojii gamtaa gahee guddaa xabatu namoonni maallaqa isaanii qusachuu barbaadan gara baankii kana fiduudhaan ni qusatu dabarataanis dhala ni argatu akkasumas immoo liqaa fi yeroo sa maallaqa in qabaan dhiqeeffachuu ni danda'u

waaqiintaawawwanii fi butika iddoo kana daddaltoota hedduut argama kunninis namoota omisha garagaraa oomisha irraa bituudhaan gara gawaaf dhi'eessu kana keessatti bu'aawwan hanga nam jedhamne irraa argatu kanaaf immoo jireen isaanii hooyyeesso keessatti illee ga'ee guddaa qaba

Dhiyeessiiwwan uummataa jiraachuun isaanii jireenya hawaasaa walmadaalawaa ta'ee akka jiraatu godha. Kuni immoo hawaasni tokko akka hawaasa tokko hin miine gochuu irratti ga'ee guddaa kan taphatudha. Kanaaf mootummaan dhiyeessiiwwan uummataa kana saffisaan dhiyeessuu qaba.

hoteelota kana bira namoonni fayyadaman warra qabeenya qabanidha sababbiin isaas gatiiwwan isaanii baay'ee qaaliifi walkaa waan ta'eef namoonni maallaqan qabni gara kana dhufuun tajaajilawwan gara garaa irraa argachuu hin danda'a kuni immoo hawaasa hunda malqixxeessee raajiluu keessatti hanqiinna qaba

dunkaanota aannan gurguran. dunkaanota aannan gurguran kun qulqullin aannanii yeroo dheeraaf akka turu godhu kanaa keessatti immoo ga'een isaan oomisha aannanii dabaluu keessatti qaban hangana kan hin jedhamnedha. kanaaf dunkaanota annan gurguran kan baayyinnaan hojjichuu qabna.

mana bunaa fi manniin nyaata manneen koo jiraachuun isaanii biyya tokko keessatti gahee guddaa tabatu sababbiinsaas namoota hojii hin qabnef hojii umuu keessattilee gahee waan qabane dabalataanis immoo manniin kan ijaaroo fi kireessoo baa'ee tajjabeeffammadha

Gurgurtaa meeshaalee mana namoonni jireenya isaanii keessatti meeshaalee adda addaa mana keessatti fayyadamu ni bitatu kunis gurgurtaan isaa jiraachuu isaa haala jireenya isaa kan isaaf akka mijatu godha sababnisaas bakka gurgurtaa kana adeemee meeshaa barbaadu bitachuu danda'a.

hooteelota yeroo baayyee abbootiin qabeenyaa hoteelota kana yeroosaan ijaaranii fi bitan ni argina. kunis galiiwwan gara garaa irraa argatu wanta'ef. taaajilawwan adda addaas hawaasa biraan ga'uun kan beekkamaniidha. kanaafimmoo talaajilawwan namoota hedduuf kennuu danda,u

baankiifi waldaa wajii gamtaan dinagdee biyya tokko keessatti ga'ee guddaa taphatu . sababni isaas hawaasnii tokko akka inni maallaqa isaa qusatu kan boruuf olkaawwatu . dabalatanis immoo dhiiqaawwan garagaraa fudhachuudhaan akka oomishaa omishtummaas haa dabaluu fi gorsawwan kan biraa ni kennaaf.

gokaanota annan gurguran iddoo kannatti galtiiwwan annan gosa gara garaatu gurgurama namoonnis gara kana dhufuudhaan annan barbaadan mkaanmo bo'aaliananni barbaadan bakkatti argataniidha kasumas immoo qulqullinannani akkuma eegan akka gurguramuufi gochuu keessatti illee gahee guddaa qabu

Baankiifi waldaa hojii gamtaa; Dhaabbatoonni kun hawaasa deegaruu keessatti ga'ee guddaa qabu. Sababni isaas namoonni akka isaan maallaqa isaanii qusataniifi akkasumas immoo liqiiwwan garaa garaa akka isaan argataniif caarraa mijessa. Dabalataanis immoo akkaataa qabeenya isaanii itti bulchan irratti muuxxannoo kenna.

Inshuuraansii qabaachuun balaawwan gara garaa hin yaaddamneef akka hin saaxilamnef akkasumas immoo miidhaa cimaa akka nurra hin geessisne godhuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Kunis inshuraansiin kan kaffalu yeroo baay'ee miidhaawwan gara garaa yoo nurra ga'eedha.

inshuraansii inshuraansii qabaachuun biyya keenyaa keessatti wanta barataamaa dhufeedha akkasumas immoo wanta amaleefatamu qabuudhaas sababiinisaas miidhaawwan garagaraa biyya keenya irratti ga'uu danda'a kanaairraa dandamachuuf immoo ishuraansii kana-qabachuun wanta baayee nurraa eegamuudha

boondiiwwan. hawaasanni yeroo amma ilaalchi inni boondidhaaf qabuu jijjirameera sababni isaas malleen itti qabeenya boruuf qusachuu keessa isa tokkoodha kunis dhalaa fi faayidaawwan gara garaa nuf argamsisu waan danda'uuf

Inshuraansii dhaabbata guddaa yeroo ammaa hawaasa irraa maallaqa sassaabuudhaan yeroo immoo miidhaawwan garaa garaafi balaa tasaa hinyaadamne yeroo inni ga'u kanfaltiiwwan garaa garaa kanfaltiiwwan nikenna. Kunis namoonni akka dafanii miidhaa isaanii irraa damdamatan nigodha.

boondiiwwan boondiiw wan goosa hidootu jiraa kunnini sum bisaanrai hundaa'uudhaan bakka sadiitti qonnillaa nu dandii fakkanya boondii yeroo gabaabaa tortii nrosa waggaa tokko gadii boondii hidduu heneessaa aggaa tkk h 10 akkasumas immoo boondii yeroo dhiraa kan jenuu waggaa 10fi sani walli kan turuudha

dheesiiwwan ummataa dheesiiwwan ummataa kun jiraachuun isaa ga'ee guddaa hawaasa keessatti habhata sababbiin isaas namoonni hundi haala walqixaa ta'in wantoota jianumaatee waliin hin jiraatu kunis abbaan humna qabu kaan immoo beekumsa caalaatti qabu dheesiiwwan garagaraa haala salphaa ta'iin akka hinn argatu fi namoota kaan akka miduudhawanteef

Gagabaa giddu gala gabaa kanatti biddoo waljijjiirraa meeshaalii garagaraa ti kunis namoonni gara iddoo kanaan dhufuudhaan biittaawwan garagaraa in raawwatu fakkeenya wantitosa jiruu f jirenya isaanii keessatti barbaachisuu ta'uu danda'a ka kafanakan akka meeshaalii fi kan akka nyaataafaa ta'uu danda'a

dunkaanonni aannan gurguran oomisha aannanii dabaluu keessatti ga'ee guddaa tabatu sababniisaas namoonni oomishaanoonni irratti hirmaatani iddoo gabaa argatu waanta'eef annan kana sirriitti oomishanii gara gabaa kanaaf dhi'eessu fi galiisaan argatu

Hoteelota yeroo ammaa biyya keenya keessatti ijaaruun wanta baratamaa dhufeedha. Sababni isaas namoonni galiiwwan gara garaa hooteelota irraa argatu isaanis tajaajilawwan adda addaa hawaasa biraan ga'uuf illee kan beekkamaniidha. Kun immoo madda galii isaanii guddisuu keessatti ga'ee qaba.

Dunkaanota aannan gurguran. dunkaanota aannan gurguran kan mootummaan baay'inaan ijaaruun argama sababni isaas oomisha annanii biyya keenya qabdu kan daran cimsuu fi dabaluu fi akkasumas immoo gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'uu keessatti ga'ee guddaa akka taphatuf.

Hoteelonni tajaajilawwan adda addaa kennu fakkeenyaaf namoonni yeroo amma baay'ee baratamaa dhufeera cidha isaanii akkasumas guyyaa dhaloota sagantaawwan gara garaa iddootti gaggiiffataniidha kunis nyaataa fi dhugaatti hunda of keessa qabata.

Dunkaanota aannan gurguran: dunkaanootni aannan gurguran kun jiraachuun isaanii aannan osoo hin badiin dafee hawaasa biraa akka ga'u godhuu keessatti gahee guddaa taphatu. Kunis tajaajila kan omisha aannanii dabaluu keessatti illee gahee guddaa kan qabaniidha.

Boondiiwwan gosoota hedduutu jiraa. kunis mootummaan kan maxxansu sababni maxxansuuf immoo namoota irra maallaaqa sassaabuun bu'aa barbaadee fi akkasumas immoo galiiwwan garaagaraa yoo dabalachuu barbaadeedha. kunis galiiwwan argateen wantoota hawaasa barbaachusaniif guutuu keessatti ni hirmaata.